masu kiwon shanu a Najeriya suna ƙoƙarin temakawa uhhm ma'aikatan uhm noma ta Najeriya wajen fitar da su amma yawancin kiwon shanu an fi yin sa ne a arewacin Najeriya sannan kuma a Najeriya ana da shanu sama da miliyan sittin (60) wanda ake kiwon su a Najeriya to ita Najeriya temakawa da take wajen fitar da su shi ne tana temakawa wajen uhm yin hanyoyi masu kyau da za'a ɗauke su daga arewa a kai su kudu kamar garin Legas daga Legas a fitar da su ƙasa ta waje to amma ya kamata ace ita ma gwamnati ta sa hannu a cikin uhm gwamnati ta sa hannu a cikin yadda za'a ringa kiwon shanu sosai a arewa musamman idan ana so tayi kyau se a buɗe mata ma'aikata ko a buɗe mata ma'aikata yanda gwamnati zata sa hannu ta kawo likitoci su dinga duba lafiyar shanaye sannan ta inganta lafiyar shanu tayi mu su rigakafin cututtuka a duba shanu a ga idan suna da matsala a magance matsalolin a nemo mu su gurin da zasu samu ruwa me kyau su sha da abinci saoda mu a arewacin Najeriya idan lokacin damina ya wuce muna da matsalar ruwa ruwa yana ɗaukewa muna samu bushewar hamada to idan hamada ta bushe shanu suna shan wahala wajen cin abinci shine suke ramewa to kuma in shanuwa ta rame ba za'a iya fitar da ita waje domin a samu kuɗi ba to yanda ya kamata Najeriya tayi ta buɗe ma'aikata ta inganta shanu a kawo sababbin hikima da fasahohi na zamani a saka a cikin kiwon shanu sannan a basu abinci, gwamnati ta temakawa masu kiwon shanu da abincin da zasu dinga ba shanun su ko kuma ta ba su tallafi da zasu dinga siya wa shanun abinci ko kuma ta basu bashi me sauƙin ruwa wanda zasu dinga biyanta ahankali-ahankali domin su ba wa shanun su abinci me kyau shanu suyi ƙarfi suyi lafiya yadda idan aka fitar da su aka fitar da su wajen Najeriya za'a samu riba me kyau kuma kasuwancin kiwon shanu ze zama abu me kyau to dole se Najeriya ta temaka sannan manoma suma su samu damar da zasu yi amfani da shanu suyi noman zamani da su sosai tunda rashin ƙwarin su ne yake sakawa ake samun ƙarancin noma a Najeriya musamman a arewa

gwamnati ta temaka sosai wajen cigaban kiwon shanu a Najeriya ta ba wa manoma masu kiwon shanu tallafi na abinci da kuma magunguna da kuma rigakafi sannan gwamnati ta temaka wajen gina asibitoci na asibitoci na dabbobi musamman shanu inda za'a dinga kai su in basu da lafiya a duba lafiyar su sannan gwamnati ta temaka wajen haɓɓasa kiwon shanu wajen kawo mu su ƙwararrin likitoci da kuma ɗaukan ɗalibai da mu su horo a kan yadda zasu kula da shanu sosai sannan kuma gwamnati ta temaka wajen ba wa masu kiwon shanu ehh wannan wajen ba masu kiwon shanu horo ta yanda zasu kula da dabbobin su da abubuwan da zasu yi amfani da shi idan sun ga dabba ta kwanta ko idonta ya rufe in suka taɓa ta sun san abinda yake damunta gwamnatin Najeriya tayi ƙoƙari wajen ta ganin ta inganta kiwon shanu sosai a Najeriya saboda shi kiwon shanu yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa wa noma ta ke yin inganci shi yasa bahaushe yake ce wa noma na duƙe tsohon ciniki ko wa ya zo duniya ke ya tarar saboda ingancin ta ake mata kirari to kuma ba wanda suke inganta noma irin shanu idan kana da ƙosassun shanu, lafiyayyun shanu zaka yi shuka zaka yi huɗa da su zasu yi maka shuka, zasu yi maka huɗa zasu yi maka girbi shanu da ɗan ƙaramin bashi da babban bashi sannan kuma ta buɗe makaranta yadda za'a koya wa manoman yadda zasu kula da shanun su sannan kuma ta ɗauko likitoci masu kyau masu inganci ta kawo su wa'inda suka karanci likitancin dabbobi ta zo ta ajiye su aka buɗe asibiti aka buɗe wurare daban-daban yadda manoman shanu zasu je su kai ƙorafin su a duba mu su sannan ta buɗe ɗan ƙaramin banki wanda idan idan manoman suka nema tallafi can zasu je su kai koken su idan suka kai koken su wannan banki ze temaka mu su wajen samun abubuwan da suke buƙata to kun ga ko a nan ma gwamnatin Najeriya tayi matuƙar ƙoƙari sosai wajen inganta kiwon shanu da kuma masu kiwon shanu da kuma yadda ake amfani da shanun ayi noma a samu abun ci da abun sha da abun siyarwa da abunda za'a cigaba da juyawa a rayuwa da kuma abunda za'a ba wa shanun su ci

taya za'a yi masu kiwon masu kula da shanu su su kare lafiyar shanun su daga daga masu satar shanu eh makiyaya suna amfani da abubuwa da dama wajen kare shanun su daga sata musamman idan suka fita daji in suka fita kiwo saboda mu yawanci a arewacin Najeriya idan ruwan damina ya tsaya lokacin bazara tayi bamu da ruwa bamu da ciyayi da kuma ruwan da shanu zasu sha dazuzzukan mu suna ƙonewa ƙoramar mu ta ruwa tana bushewa saboda mu gurin mu yana da zafi sosai to makiyaya suna fita kiwo suyi nesa da gida su shiga dazuzzuka su nemi ruwa da abincin da zasu ba dabbobin su to wa'ennan abun da suke yi shine suke tafiya da kwari da baka da wuƙa da gora da kuma surƙulle wanda suke amfani da shi wajen sun ga sun kare lafiyar dabbobin su sannan suna tafiya ba mutum ɗaya ba kamar mutum uku (3) zuwa huɗu (4) ɗaya ze tsaya a gabas ɗaya ze tsaya a kudu ze tsaya a arewa ɗaya ze tsaya a yamma suna kula da shanun su suna koro su su kuma suna ganin duk wani abu da yake fitowa daga ɓangarorin da shanun su suke kiwo to wa'ennan abubuwan suna yi ne saboda su kare su daga masu sata sannan kuma su kare lafiyar su daga ciwo ko kuma daga mugayen namomin daji da suke fitowa to shi yasa makiyaya suke yawo cikin jeji saboda idan ba haka ba shanu se su samu matsala mu arewa shanun mu basa samun abinci se mu je mu ciro abinda yake a gona mu zo mu yanko ciyayi mu kawo mu su gida saboda akwai wadatar su sannan akwai wadatar ruwa a lokacin za'a ba wa saniya ruwa ta sha sosai sannan manoma suna amfani da shanun domin suyi noma dole ne idan bazara tayi muna ƙoƙari mu kare lafiyar su mu kuma basu magunguna idan ciwo ya kama su saboda kada lokacin damina ya zo lokacin da zamu yi amfani da su shanun mu su gaza to muna amfani da abubuwa da dama mu kare shanun mu da lafiyar su da kuma kula da abincin su daga masu sata sboda idan ba fita aka yi da su waje ba wani lokacin ma idan ma su makiyaya suka bar gida se suyi wata biyu (2) wata uku (3) basu dawo sun waiwayi gida ba suna yawo da shanu dazuzzuka-dazuzzuka wurare kududdupai suna nema mu su abincin da za su ci da ruwan da za su sha to amma ba kara zube suke shiga ba dole suna amfani da abubuwa da dama wanda su makiyayan za su kare lafiyar su kuma su kare lafiyar shanun su

gaskiya kam mutanen uhm birni sun takura sun shiga cikin rayuwar masu kiwon shanu na gargajiya saboda yanzu yawaitar birane da aka samu a cikin gari mutane sun zo sun fito waje an gina an buga anyi birni an maida ko ina guri me kyau cigaba ya zo to gaskiya ma su kiwo su kuma wanda suke yin kiwon gargajiya wanda suke yawo a daji suna fuskantar matsaloli da yawa saboda idan suka fito kiwo in dai suka tarar da suka shiga unguwa haka inda ake gine-gine to za'a fara mu su magana su ɗauke shanun su daga nan saboda shanun su za su ɓata mu su guri da kashi zasu ɓata mu su gini zasu ɓata mu su unguwa to duk wa'ennan abubuwan ko kuma idan suka fito inda za su ɗan samu su tsaya su ba wa shanun su ruwa ko su basu ciyawa duk an ƙone gurin ya zama gari to wannan gari da ake ta maida gurare ma kiyaya suna shan wahala idan har suna so su sama wa dabbobin su abinci se sun yi tafiya me nisa ko kuma ma sai dai suyi hijira daga garin da suke su tafi wani garin su koma jeji kullum me kiwon shanu rayuwar shi tana jeji saboda ya duk dan ya inganta lafiyar dabbobinsa kuma ya sama wa shanun sa abinci to amma duka da haka kullum birni matsowa yake cikin daji kullum birni matsowa yake cikin daji to inda aka je aka gina gida ɗaya (1), biyu (2), uku (3) to ya zama gari to idan gurin nan ya zama gari mutanen gurin se su hana masu kiwon shanun sakewa ko ace sanuwa ta fasa gini ko ace sanuwa ta fasa ruwa ko ace sanuwa to duk wannan abubuwan yana sa wa suna samun matsaloli sosai wajen ganin sun kula da shanun su to su kuma abunda ya sa suke wannan ita kaɗai ce hanyar da zau bi su ba wa shanun su abinci musamman lokacin bazara idan bazara tayi gaskiya masu kiwon shanu suna shan wahala kuma yawancin kiwon shanu an fi yin shi ne a arewacin Najeriya to idan bazaran nan tayi dole ne su matsa daga cikin mutane suyi nesa da gida wasu ma suna daɗewa basu dawo ba se suyi wata biyu (2) wata uku (3) suna jeji suna yawo in ka ga sun dawo da shanun su gida to damuna ta zo sun san ruwan sama ya sauka se sun san kuma idan suka zo suka ajiye su sun tanadi abinda za su ba amma gaskiya kam yawan birane yana ba wa masu kiwon shanu wahala, suna shan wahala sosai wajen yanda zasu yi su kula da shanun su da abincin da zasu ba su da gurin da zasu aje shanun su suna matsewa sosai se su rasa inda ma zasu aje shanun su wataya to dole se sun yi wajen gari sun bi jeji suke samu inda zasu aje shanun su

Mai kiwo yana yin abubuwa da dama wajan ajiye yanayin yanda dabbobinshi suke rayuwa. Kuma idan muka ɗauki a gargajiyance ana ampani da yanda mutane suke paɗa a baki wannan yace make idan saniya tayi kaza abu kaza idan saniya ta nuna abu kaza abu kaza zata, sannan ana ampani da rubutu pencir, biro da littafi na rubutu ka rubuta ka gani me da me saniyar ka ta buƙata wani ciwo tayi, wani magani ta buƙata saniyar ka ta buƙata wani ciwo tayi, wani magani ka bata zaka ɗauko rubutu ka gani sannan ana ampani da abubuwan ampani kaman tsinke, sanda, em dutse duk zaka ajiyeshi a matsayin alama ta yadda saniyarka ta haihu ko kuma lokacin da kukayi em da kukayi em kuka chanza gurin zama saboda ka kara gaba dan dabbobi su samu isacchen abinci, sannan ana ampani da wayar hannu wajan ampani da wajan gano wajan rubutu akan yanda saniyarka ta ke, sannan kana ampani da wata na'ura da ta ke gano maka a cikin wayan hannun itama ta ke ze rinƙa gano maka yanayin yanda shanunka suke kiwo koda kana zaune a cikin gida. Toh ana ampani da wa'innan abubuwan ne saboda kaga taya shanunka suke yawo, ta yaya zakayi kuma ka gane cewa shanunka lapiyar su ƙalau ba tarada wani abu ya taɓasu ba. Toh masu kiwo sunayin wannan rubutu ne domin su gane menene shanunsu suke buƙT menene shanunsu suke basa buƙata idan sanuwa tayi abu kaz em tayi wani abu ga binda zaka bata, toh kana da shi a rubuce wani kuma an gaya maka wani kuma, gani da kakeyi yau da gobe kana ampani dashi kana gani shima duk yana sa ilimin ya zauna ka gane cewa saniyannan tana pama da idanta ya karkace ga abinda yake daminta toh yaya zanyi ga maganin da zanyi mata, saniyannan ta gaji, a ƙyaleta ta kwanta ta huta, ya akayi ka gane? saboda ajiye rubutu. Saboda kuma ajiyewa wasu abubuwan kuma suna ajiye a kanka, saniyannan ta karye, ya akai ka gane? saboda kana ampani da na'urar cikin waya wacce take nuna maka duk inda shanun ka suke da kuma lafiyar su da kuma abinda suke. Shin shanuwannan lokaci kaza ta samu matsala kaza ya akai ka gane? Ga maganin da zan mata ya akayi kasan maganin? Saboda kayi shi a rubuce, ka ajiye ka ɗauko ka duba ka gani kuma ka tuna cewar gashi shine yanda ma masu kiwo sukeyi domin su gane hanyoyin da zasu bi su inganta lapiyar shanunsu.

Manoma suna ampani da na'uarar da zata rinƙa gane musu yanda zasu rinƙa ganin abubuwan da yake paruwa a cikin gonakin su ko ba ba se sunje ko basu je gona ba ana ampani da waya akwai manhaja da zaka sauke a wayar hannunka zaka seta inda gonarka take. Zaka seta a abubuwan da yake gonarka zaka seta su a wayar ka toh duk sanda kake buƙatar gano wannan abun zaka buɗe wayar ka zaka shiga wannan manhajar daka daka ɗaukota ka ɗaurata a wayan ka zakaga abubuwan da gonarka take ciki koda baka je can ba idan kana buƙatar wani abu ba seka indai be zama dole sekaji ba ko da kiwon shanu kakeyi ko kiwon dabbobi ko kuma gona ne da da lapiyar gonan ka duk wannan manhaja em manhaja zata nuna maka idan da matsala zata nuna maka zaka seta a wayarka ta hannu zata ba zata nuna alamar cewa akwai matsala a gonarka ko a gurin shanunka toh shima wannan manhaja ana ampani da ita. Sannan akwai na'ura ita kuma da ake ampani da ita ta seta guri duk inda abun duk inda abinka yake indai ka seta na'urannan shima za zata zata em nuna maka cewa akwai matsala a guri kaza abu kaza ya paru a wuri kaza, toh duk ana ampani da wannan ne domin zamani ne ya kawo mana su domin mu inganta kiwon shanu da noma, ko kana nesa da gonarka ko kana nesa da shanunka idan kaje idan ka ɗauko wannan na'ura ka duba duk abinda yake paruwa zaka gani idan kuma abu na wanda na gaggawa ne ake buƙatar ka ka bayyana a gurin toh wannan na'uran zata zatayi ƙara zata nuna maka alamar cewa akwai matsala a gonar ka akwai matsala a guri kaza toh duk wa'innan abubuwan yana taimakawa manoma da kuma masu kiwo wajan samun sauƙi wajan ganin halin da kiwon su yake ciki ko kuma halin da gonakin su suke ciki, sannan yana taimakwa masu kiwo susani cewa dabbobinsu pa suna buƙatan abinci, dabbobinsu suna buƙatar ruwa, dabbobinsu suna buƙatar em lapiya, dabbobinsu suna buƙatar mai kula da su, tohh duk irin wa'innan na'urorin na zamani suna taimakawa manoma su samu hanyoyi mapiya sauƙi ko da gonar su tana nesa dasu ko dabbobinsu suna nesa dasu yanda zasu kula dasu sosai. Musamman a arewa maso yammacin Najeriya arewa maso yammacin Najeriya sun pi ampani da wa'innan hanyoyi na kiwo da kuma noma.

Yanda ƙananun masu kiwon shanu suke suke kula suke ɗaukan abubuwan da shanunsu suke ampani dashi koda yaushe ko kuma rigakapin da suke musu ko kuma yanda za'ayi samu su suyi ƙiba musamman a kudu a kudu maso gabashin Najeriya. Toh abinda suke ampani da shi shine wasu suna ampani da yanayin yanda suka saba kiwo yau da gobe yanayin yanda kiwon su yake tapiya, yanayin yanda shanunsu suke tapiya, sun gane cewa wannan shanuwar idan ƙashi ya ɗan pito mata toh nauyinta ya ragu. Tayaya za'ayi mu samu hanyar da zamu bi mu gyaro wannan nauyin nata? Se a nemo mata abinci mai ƙyau a killaceta a guri ɗaya a zuba mata abinci wanda ba wanda yapi wanda ta ke ci koda yaushe ƙyau da inganci a nemi ruwa a bata se a ɗaureta a guri ɗaya. Toh wannan ajiyeta ɗin da za'ayi a guri ɗaya se a ringa bata abinci a kai a kai ba za'a bari ta da yunwa ba a ɗebo magunguna a bata a nemo likitan dabbobi ya duba ta ya gani ko me ya saka take samun matsalar wannar rama da ta ke yi ko kuma matsalar ɗan wani ciwo da yake, damun ta ko kuma ta kasa tapiya, ko wani abun. Sannan kuma su wa'innan ƙananun manoma ko kuma ƙananun makiyaya suna nemo suna da ilimin ganin dacewar abinda ya dace su bawa dabba misali yanzu, ƙaramin makiyayi tinda shanun ba yawa ne da su ba ya san yanda zeyi idan yaga shanuwar shi ya samu matsala ko tana gudawa ya san maganin da ze ɗauko ya bata ya ya ya kareta daga wannan cuta ta gudawa. Sannan kuma ya ɗauko rigakapi ya ba ragowar shanunsa wa'inda basu kamu da ciwon gudawar ba domin su samu sauƙi, misali nake muku. Sannan a yawanci tinda kunga ah kudu maso gabashin Najeriya ake magana yawanci sansu suna da wadatar abinci su ƙasar su bata ƙonewa ba kamar arewa ba toh wannan wadatar abancin ma zeyi ze matuƙar wahala ka samu shanunsu suna da matsalar ƙoshi ko kuma matsalar rama gaskiya saboda su akwai wadatar abinci suna da ciyawoyi da shanu zasu ci sannan suna da ruwa da lokacin duk ko ba lokacin damuna ba duk sanda shanunsu suka baƙaci ruwa ko abinci sunsan inda za suje mapi kusa su kaisu suci abinci su ƙoshi su zauna cikin ƙoshin lapiya. Amma dai wa'innan abubuwan su suke ampani dashi wajan ganin sun inganta shanunsu a are a kudu maso gabashin Najeriya.

gaskiya abubuwan gargajiya a lokacin um gurin masu kiwo suna da tasiri sosai suna temaka musu su ajiye abubuwan da shanun su suke buƙata su san irin yanayin yadda shanun su ke tafiya sannan yana temaka mu su su kula da lafiyar shanun su musamman a arewa maso gabashin Najeriya saboda abunda ya sa na ce haka, shi me kiwo kullum kan sa da hankalinsa da ƙwaƙwalwarsa da tunanin sa ya raba shi gida biyu ne kaso hamsin (50) yana kan rayuwar sa kaso hamsin (50) yana kan kiwon sa ko da ace shanuwa wulla ƙafar ta tayi ta karkaɗa jelar ta shi me kiwon ta ya san yana da ilimin yanda ze yi ya kare to wannan ilimi yana temaka mu su sosai suna gane cewa ga abunda shanun su suke buƙata wannan shanuwar yunwa take ji tana buƙatar abinci wannan shanuwar bata da ruwan nono meyasa bata da ruwan nono? ba'a bata abu kaza ba'a bata abinci me kyau ba'a bata umm umm me ake ce mi shi tuwon shanu ba'a bata umm madarar umm ba madarar shanu ba abincin su wanda suke haɗawa na shanu wanda yake sa shanu su samu madarar nono me kyau idan ya kalli shanuwa idan idon ta ne ya ɗan yi kore ze ce wannan shanuwa tana da matsala sosai to wannan ilimin da suke da shi na gargajiya ilimin gargajiya yana temaka mu su matuƙa musamman a kudu maso gabashin Najeriya gaskiya yana temakawa saboda yanzun makiyayi ko be nemi umm likitan dabbobi ba idan shanuwar shi tana da matsala ko dabba tana da matsala ya san yadda ze yi ya kula da lafiya hakan idan shanuwa bata cin abinci in ya kalle ta ya san bata cin abinci ya san yadda ze yi ya ya temaka mata ta samu abinci ta ci haka idan sanuwa ta zo haihuwa suna amfani da hanyoyin gargajiya sosai wajen temaka mata kaman misali idan ta zo haihuwa kuma ta kasa to suna ɗaure ƙafarta ne ta baya se mutum ɗaya se ya zura hannu idan ƙafar jaririn nata ya kusa fitowa se ya zura hannu a ringa janyo mata a hankali-ahankali ahankali-ahankali har su samu shanuwar nan ta haihu me ya temaka musu suka yi haka? ilimin su na gargajiya ba tare da sun je sun ga likita ba basu je makaranta an koya musu ba kawai yanayin yanda al'adar su take ko kuma yanayin ilimin da suka sani a shanu shi yasa su suka yi suke irin wa'ennan abubuwan um a jikin dabbobin su

haɗin kan manoma a arewacin Najeriya yana temaka mu su wajen ajiye abubuwan da suke amfani da shi a rubuce babbar misali shine kamar a yanayin kasuwa idan ka ɗauki kasuwa yanayin kasuwanci yanda zasu kai shanun su suna da ƙungiya da suke haɗa kai se an zauna an yi taro an yi magana akan yadda za'a inganta kiwon shanu wajen basu abinci da wajen yanda za'a gyara mu su, temaka mu su wajen samun madarar shanu me kyau yanda zasu tace nono su fitar da shi har su siyar da shi a kasuwa to suna mafani da waɗannan hanyoyi ne wajen haɗin kai da haɗin gwiwa zasu haɗu zasu yi wa kansu zasu haɗu su haɗa guri su koya wa junan su yanda zasu kula da kiwon su su haɗa guri su koya wa junan su yanda zaka fitar da ribarka a kasuwa su haɗa guri su koya wa junan su idan zaka kai saniyar ka kasuwa ga yanda zaka yi ga yanda zaka yi suna matuƙar haɗin kai kuma suna amfani da yanayin yadda guri yake su nuna maka idan wuri yana da matsala rashin abinci ga yanda zaka yi ka samu abincin ma shanun ka sannan idan kana da matsala a shanun ka kuma suka ga shanun ka suna neman gazawa suna da haɗin kai za'a zo a duba shanun ka ayi musu rigakafi a basu magani idan ma haka baka da abun kuɗin hannu wanda zaka riƙe shanun ka su samu abinci har ka samu ka kai kasuwa wannan haɗin kai da suke da shi zasu haɗa maka kuɗin da zaka yi amfani da shi ka ci da shanun ka shanun ka suyi lafiya su zama ƙosassu suyi gwanin ban sha'awa se ka kai su kasuwa idan ka kai su kasuwa ka siyar zaka fitar musu da kuɗin su ka basu gaskiya manoma da kuma masu kiwo a arewacin Najeriya suna da haɗin kai sosai wajen temakawa su ajiye duk abunda suka yi a rubuce wasu kuma a kan su kuma idan ka tambaya abu ya shige maka duhu tunda kowa yana da ilimin ba sa yi wa kansu rowa in sa duk wanda ka tambaya kace ga shi za'a haɗa kai a zauna a taru ko sanuwar ka ce take da matsala kuma suka ga junan su kaman abun ya ɗan yi mu su duhu zasu taru za'a haɗu a ce to wane fa shanuwar shi tana da matsala ga abunda take yi ga abunda take yi, to wannan ajiye rubutun da suka yi zasu dawo da shi wani a kai wani kuma ya rubuta a takarda wani yana cikin wayar hannun sa ne wani kuma sani yayi, ji yayi ana faɗa da baki, duk zasu haɗu su haɗa kan su su sukawo maslaha da kuma yanda zasu inganta rayuwar shanun su da gonakin su baki ɗaya

gaskiya a arewacin Najeriya arewa maso gabashin Najeriya gaskiya suna samun matsaloli sosai saboda su basu da wadatar abubuwan da zasu iya riƙewa a matsayin ma abunda zasu ajiye wanda zasu yi amfani da shi wajen kula da lafiyar shanun su da abincin shanun su da haihuwar shanun su da ruwa saboda shi wannan ɓangare guri ne wanda yake bushashshen guri babu wadatar ruwa a gurin kwata-kwata to masu kiwo gaskiya a wannan gurin suna samun matsaloli sosai wajen lafiyar shanu saboda basu da uhm ko sun ajiye ma rubutaccen abu ko kuma yana kan su to ba ma su da abubuwan da zasu yi amfani da shi kunga kamar misalin ruwa shi wannan ɓangare na arewa maso gabashin Najeriya idan ruwan damina ya ɗauke ana samun wahalar ruwa sosai kamar yanzu a wannan watan fabrilun da muke ciki kunga babu ruwan damina yayi nisa kuma daminar bata kusa ba kuma yanzu idan rana tayi yawa a arewa maso gabashin Najeriya gari ya ɗau zafi to shanu da dabbobi suna buƙatar ruwa to kuma duk inda ruwan yake se ya ƙone to wannan ƙonewar ruwan gaskiya suna fama sosai se sunyi tafiya me nisa in an samu rijiyoyi ayi ta jawowa shanu ruwa ayita ja musu su sha ruwa wani lokacin ma kafin shanun su samu wannan ruwan sun galabaita to duk ajiye irin waɗannan rubuce-rubucen gaskiya suna samun shi da matuƙar wahala saboda idan lokacin wahalar bazara yayi suna shan wahala ƙwaƙwalwar su ma bata kawo mu su wannan rubutun da suka yi ko kuma wannan ajiyayyan ajiyayyun hanyoyin da suke bi da su ta yanda zasu inganta rayuwar shanun su wajen basu ciyayi wajen lafiyar su wajen basu ruwa ga lokacin da ya kamata mu basu ruwa ga lokacin da ya kamata mu basu abinci ga irin ciyayin da ya kamata su ci in suka ci wannan ciyawar za su yi lafiya in suka ci wancan ciyawar zata sa su gudawa to bama su ga ciyayin ba bare su ɗauko wannan rubutun ko kuma wannan abun da yake kansu su dawo da shi su saka shi a ilimin kiwon su suyi amfani da shi wajen inganta lafiyar shanun su gaskiya a arewa maso yammacin Najeriya ana shan wahalar matsalolin nan gaskiya wajen ruwan sha wajen ciyayin da dabbobi zasu ci da lafiyar dabbobin baki ɗaya saboda bushewar hamada da ake fama da ita

gwamnati tana temakawa sosai wajen inganta lafiyar dabbobi da kuma ajiye rubutu da kuma nuna wa masu kiwon su yanda zasu kula da su a Najeriya da farko babban abinda gwamnati take yi tana nuna mu su ingancin shanu tana koya maka yanda zaka kula da shanu sosai da irin ciyawan da zaka basu da irin abincin da zaka basu da irin ruwan da ya kamata su sha da irin kuma eh abincin zasu ci sannan gwamnati tana temakawa da kawo na'urorin zamani ta yanda za'a ƙara yawan dabbobi a Najeriya a ƙyanƙyashe su da yawa suyi yawa yanda za'a dena shigo da su daga ƙasar waje sannan gwamnati tana temakawa wajen kawo likitocin dabbobi yanda za'a buɗe kuma asibitocin dabbobin yanda idan shanuwa bata da lafiya ko dabba ko kaza za'a kai ta ta ga likita to kuma wannan asibitoci suna ajiye duk wani yanayi da shanuwa take ciki ko dabba saboda za'a yi rubutu za'a ajiye wani za'a likitocin saboda yau da gobe ganin su zasu aje su a duk gwamnati sannan gwamnati tana tana tana ƙirƙirar a zaunar da su a koya mu su tana ƙirƙira a zauna kamar ayi musu darasi na yanda zasu kula da shanu na yanda idan ka ga sanuwa tana abu kaza ga abunda zaka mata na yanda idan shanuwa ko akuya ko kaza ko dai duk wani abu dai me rai wanda ake kiwon shi gwamnati gaskiya ta sa hannu sosai wajen ta ga an inganta su sannan ta temaka mu su sosai wajen ganin sun yawaita a kasuwa gwamnatin Najeriya saboda idan dabbobin suka yawaita a kasuwa nama ze yi sauƙi naman da ake ci na yau da gobe ze yi sauƙi to shiyasa gwamnati tayi amfani da wannan daman ta temaka mu su wajen kawo su da yawa wajen kawo mu su na'urorin da za'a ringa fitar da su da yawa zasu samu da yawa suyi lafiya sannan aka kawo likitoci sannan aka kawo rigakafi na ciwo kafin ciwo ya kama dabba za'a mata rigakafi sannan aka kawo allurori da magani yanda idan ta samu rashin lafiya za'a ɗauketa a kaita asibiti a kula da lafiyar ta a bata magani gaskiya gwamnati tayi tayi ƙoƙari sosai wajen inganta lafiyar dabbobi da shanu a Najeriya

bibiyar shanu bibiyar shanu da na'urorin zamani a Najeriya musamman a gurin da suke da tsauni da dutsuka yana temaka mu su sosai wajen ganin yadda shanu suke yawo da kuma kare lafiyar su saboda idan kana bibiyar shanun ka ta na'urar da ake bibiya zaka samu lokaci sosai ka duba kaga me shanun ka suke ciki zaka kalle su sosai saboda wannan tsaunin da kake tare da shi ko saman dutsuna sannan kuma idan yana shi wannan bibiyar ta zamani yana temaka maka wajen kare lafiyar su da kula da su sannan yana temakawa wajen asarar su saboda duk wani motsi da zasu yi da wani juyi da zasu yi idon ka yana kai tunda zaka gani ta na'urar bibiya sannan kuma idan yana ƙoƙari ya kare shanun ka daga ɓarayi masu sata sannan yana ƙoƙari ya kare shanun ka da shiga wani guri wanda ze zame mu su ze zame mu su matsala ga lafiyar su sannan yana ƙoƙari ya ya shanun ka su samu ciyawa me kyau saboda kafin ka sake su su shiga daji zaka hau wannan guri me tsawo zaka duba zaka ga menene a gurin wane irin ciyayi ne a gurin? akwai dabbobi masu cutarwa a gurin? duk wannan na'urar bibiyar zaka yi amfani da ita domin ka gani kafin ka saki shanun ka kuma idan sun shiga cikin dajin kana kallo zaka samu lokaci me kyau ka zauna ka kalle su ka ga me suke yi to gaskiya yana temakawa sosai bibiyar shanu a wannan guri yana temakawa domin kaga yanayin yadda suke tafiya yanayin yadda rayuwar su take sannan ana samun shanu masu lafiya da ƙoshi da inganci sannan zaka bibiyi shanuwarka kamar misali in shanuwa tana da ciki idan kana da na'urar bibiya ko da ace haihuwa ta kamata a cikin jeji kana duba wannan na'ura zaka gani ze temaka maka kaje ka samu wannan shanuwa akan lokaci ka kula da ita ta haihu ka bata duk wani temako da zaka bata na gaggawa kafin su dawo cikin gida gaskiya na'urar bibiya tana da matuƙar amfani a wajen kiwon shanu saboda zata temaka maka wajen ka ga yanda suke tafiya da kuma inganta lafiyar su

kiwon shanu na gargajiya yana temakawa wajen ajiye abubuwa wanda ze nuna maka wannan shaida ce kayi wa shanun ka ko kuma na ajiye yanda zaka bi ka inganta lafiyar shanun ka kuma yana temakawa wajen ka ƙara da na'urorin zamani domin ka ƙara shi da na'urorin zamani domin inganta kiwon shanu saboda kamar misali idan muka ɗauki yanayin haihuwar shanu gaskiya masu kiwon shanu suna amfani tun kafin na'urorin zamani su zo ana amfani da dabaru kala-kala wajen kiwon shanu wajen haihuwar shanuwa amma da na'ura suka zo se aka haɗa da ilimin gargajiyar da na zamani se ake amfani da shi yanda sanuwa zata samu sauƙi wajen haihuwa sannan ana amfani da gaskiya abubuwa kamar da baki kamar da baki haka ilimin da aka riƙe da baki, wannan gaya wa wanan wannan gaya wa wanan shanuwa ga yanda take idan kana kiwon shanuwa zaka yi abu kaza zaka yi abu kaza to shima se aka zo aka saka shi a cikin zamani to wannan sakashi ɗin da aka yi a cikin zamani shima ya inganta kiwon shanu sosai sannan suna yin amfani da sheda tunda mutane da babu rubutu babu karatu amma yanzu da a lokacin da masu gargajiya za'a ɗauki abu ayi wa shanuwa shaida saboda kar ta ɓata to amma yanzu da zamani ya zo suna amfani da na'urori ana yi wa shanuwa shaida wannan shanuwar in ka ganta shanuwar guri kaza ce shanuwa kaza in ka ganta shanuwar guri kaza ce toh duk wannan yana temakawa kiwon shanu yana temakawa masu kiwon shanu su inganta kiwo sosai yanda ya kamata sannan kuma akwai hanya wace suke amfani da ita na ganin lafiyar shanun su a gargajiyance da ka ake yi saboda yawanci masu kiwo basu yi ilimin boko yanda ya kamata ba se yanzu da zamani ya zo shine suke yin amfani da wannan ilimi na su se suje su buɗa shi da na zamani se su haɗa da na gargajiyar su da na zamani to haɗawan nan da suke shi yake ƙara inganta yanayin yanda zasu kiwata shanu suyi lafiya su ƙoshi sannan kuma su samu cigaba wajen kiwon su yanda ya kamata saboda gaskiya masu kiwon gargajiya suna amfani da abubuwan zamani yanzu suna haɗawa da nasu na da domin su inganta lafiyar shanun su

gaskiya kam yanayin yanayin guri yana saka yana yana sakawa wajen cigaban saurin haihuwar shanu da kuma rashin saurin haihuwar su misali mu ɗauki arewacin Najeriya yanayin gaskiya wurin zama kamar mu nan arewacin Najeriya lokacin damina shanu sun fi samun ƙwayayen haihuwa an fi sun fi saduwa da ragowar ƴan uwansu shanu sun samu ƙwayayen haihuwa saboda me suke yin haka saboda mu lokacin damina shanu suna da wadataccen abinci akwai ciyawowi da yawa wa'enda idan suka ci zasu ƙara musu maiƙo zasu inganta lafiyar su sannan akwai wadatar ruwa lokacin damana to a wannan lokacin sun fi ɗaukan ciki kuma sun fi samun haihuwa sannan kuma abu na biyu lokacin bazara kamar a wannan yanayin da muke ciki a yanzu haka lokacin bazara gaskiya shanu suna samun wahalar ɗaukan ciki da kuma ɗaukan haihuwa saboda bamu da wadatar abinci gonakin mu sun bushe dazuzzukan mu sun bushe, ciyayin mu sun bushe ƙoramar ruwan mu ta ƙare duk wani manomi se ya sha wahala ko me kiwo se ya sha wahala kafin ya fita ya nemo wa umm shanun shi abinci to wannan kuma canjin yanayin yana taɓa haihuwar shanu ana samun rashin haihuwar su sosai saboda se shanuwa ta ci ta ƙoshi sannan zata sadu da ɗan uwanta se sa ma yaci ya ƙoshi sannan ze je ya sadu da sanuwa har ta samu ta ɗauki ciki tayi ƙoƙarin haihuwa sannan kuma idan muka ɗauki kuma kudu na Najeriya kudancin Najeriya su kuma suna da wadatar ruwa suna da wadatar shukoki saboda su daminar su ta fi ta arewa daɗewa sannan su yanayin garin su ƙasar su bata bushewa to wannan yanayin rashin bushewar ƙasa su suna da damar da shanun su zasu ringa haihuwa akai-akai amma su basu da yawan shanun da ake da su a arewacin Najeriya saboda arewacin Najeriya muna da shanu kimani miliyan sittin (60) amma kudu ba lalle a samu saboda yawancin shanun da ake da su a Najeriya daga arewa ake ɗauka a kai su kudu to gaskiya yanayin guri yana hana shanu haihuwa musamman lokacin zafi da babu abinci babu wadatar ruwa to wannan rashin abinci da kuma rashin abincin ma da ze gina musu jiki duk yana hana su ɗaukan ciki a lokacin bazara

masu kiwon shanu na kamar dai a ce na gargajiya suna amfani ne da wajen ƙyanƙyasa suna amfani da shanuwa babba me girma lafiyayya wanda suka san ƙashin ta yana da lafiya sosai suna amfani da ita wajen haɗa ta da sa shima sa babba wanda suka san gabanshi yana da ƙarfi suna haɗa shi da shi suna haɗa su da su domin su samu shanu sosai saboda idan suka haɗa su suka haihu tare to ba za'a samu irin wa'ennan shanun masu lafiya sannan kuma suna amfani da kalar sanuwa kalar da take da kyau sannan suka san saboda shanun ma kala-kala ne akwai shanuwar da in suka kalla sun san cewa wannan sanuwar zata yi lafiya sannan kuma zata riƙe ciwo idan ta samu ciwo zata zata juri wahala zata juri ciwo to suna amfani da irin wa'ennan shanun suka kalle ta suka ga zata jura to suna ɗaukan ta suyi ƙyanƙyasa da ita sannan suna amfani da suna kallon kuma sanuwa da suka san ƙashinta yana da ƙwari suna kallon ƙaho yanayin girman ƙahon saniya da yanayin ƙwarin sa to shima suna amfani da shi na gargajiyar kenan wajen ƙyanƙyasar umm shanu suna kallon ƙahon saniya su gani yaya ƙahon yake sannan suna amfani da yanayi yanayin lokaci kaman lokacin damina lokacin kaka lokacin bazara da lokacin rani basa yadda shanunsu su haihu amma lokacin kaka da lokacin damina suna bari shanun su su haihu saboda sun san shanun su suna da wadatattun lafiya suna da wadataccen abinci da wadataccen ruwa sannan sun san in sun haihu zasu samu madara me kyau saboda manoma gaskiya masu kiwon shanu suna samun haihuwa sosai lokacin kaka da lokacin damina to ko nono ma madarar sa ana nemanta tafi wadatuwa a wannan lokacin saboda shanu suna ci suna ƙoshi sannan suna samun wadatattun wa'enda suke da ƙoshashshiyar lafiya da girma da azama da ƙarsashi da zafin nama duk su suke amfani da su wajen haihuwa a gargajiyance abunda suke amfani da shi kenan a gargajiya

ilimin haihuwar shanu da yanda suke ɗaukan ciki a arewacin Najeriya ilimin haihuwar shanu da yanayin da suke ɗaukan ciki a halin arewacin Najeriya yana temakawa sosai wajen samun shanu da yawa saboda shi duk abunda aka ce maka gargajiya gargajiya ilimin al'ada da gargajiya sun shiga ciki to ana samun cigaba sosai musamman mu nan arewacin Najeriya saboda kaso a cikin kaso ɗari a arewacin Najeriya kaso arbain da biyar (45) manoma ne kuma masu kiwon shanu to kuma in dai kana kiwon shanu dole kana da ilimin yanda zaka yi shanuwar ka ta haihu domin ka samu ƙarin shanun ka saboda ita shanuwa a shekara tana haihuwa sau biyu (2) wata kuma sau ɗaya wata duk bayan wata shida take haihuwa wata kuma se shekara shekara to me ya saka suke samun irin wannan lokacin inganta ilimin in ka gane cewa lokacin ɗaukan cikin sanuwar ka yayi zaka ɗaure ta wuri ɗaya ka haɗa ta da sa ka ɗaure ka ɗaure ta a guri ɗaya ka ringa basu abinci to wannan zama da suka yi guri ɗaya shine har san ze samu ya sadu da ita har ya bata ciki sannan kuma wani ilimin shine ana ƙoƙari a haɗa su idan aka ga tsaurin ƙahon su ya zo ɗaya to shima wannan ilimin gargajiyar ana ƙoƙari a haɗa shanun guri ɗaya domin su samu su samu haihuwa sannan kuma idan aka ɗauke su aka tafi da su kiwo idan aka ga suna neman keɓewa to duk wata shanuwa da take kusa za'a kore ta za'a koreta ta bar kusa dasu a barsu su su biyu sanuwa mace da sa namiji shima wannan duk ilimi ne na gargajiya wanda yake sa su samu haihuwa da wuri sannan kuma ilimin yana temakawa sosai wajen sanin yanda zaka yi da shanuwar ka wajen idan ta samu ciki ya zaka yi ka inganta lafiyar ta? ya zaka yi ka kula da ita? kar a samu matsala a cikin sannan kuma ilimin yana temakawa wajen shanunka su yawaita suyi yawa idan shanun ka suna guda ashirin idan kasamu kana da ilimin yanda zaka yi su haihu ko guda biyu uku ne suka ƙaru tunda sanuwa se tayi sama da shekara sama da shekara goma tana rayuwa ba tare da ta mutu ba ko kuma ta samu matsala in dai lafiyayya ce kuma tana da cin abinci me kyau tana ƙoshi

haɗa da ilimin kiwo da noma yana temakama manoma da kuma masu kiwo? a yawancin ɓangarorin Nigeria yana temaka musu domin domin tabbatar da domin tabbatar da kiwo me kyau da kuma haihuwa akai akai don ilimin noma da kiwo gaskiya yana temakama manoma sosai musamman ɓangaran noma ɓan garan noma ilimi yana temaka maka saboda idan kanada ilimin da zakayi noma shine ze saka kasan irin gurun da yakamata au irin wannan ƙasa baƙa me du me me me duwatsu ga abin da zan shuka ga ƙasa me yashi me sanyi ga abin da zan shuka a ƙasa fara me ƙasa rewad take ita ba me yashiba ita ba me tsakuwa ga abun da zaka ɗauko to duk irin waɗannan abubuwan ilimi ne na kiwo da noma yasaka ake ganewa sannan ilimin ya kawo sauƙi tayadda za a samu sauƙin taki da wahallalun noma saboda akwai abubuwa yanzu da ake am fani dasu wanda ilimin zamani farasu kaman mota za taimaka shuka za taimaka noma za taimaka girbi za taimaka huɗa duk an kawo na urorin da sukeyi sannan ankawo na urorin dasuke ke kuma yanke shine girbi zasu cashe maka amfanin gonanka su maida maka shi ƙwaya kazubashi a buhu a maidashi gida duk ilimine yakawo shi sannan ankawo ma gungunan da zaka saka agonanka idan shukanka zatai shekara zatai wata uku wannan maganin ze temaka maka saboda dama yawancin shuka tanayin kwana casa'in ne zuwa kwana ɗari da ashirin a ƙasa kafin tafito to amma ci gaban ilimi da aka samu yana wannan ilimin yana sawa waɗannan ranakun su ragu idan shukanka zatai kwana ɗari da ashirin zata iyayin kwana casa'in tafuto zata iya futowa akwana sittin zata iya futowa a kwana ƙasama da sittin idan saboda amfani da aka samu na ilimi a kowanan ɓanga rori na Nigeria ba wai se iya guri ɗayaba a duka arewacin Nigeria an samu ci gaba sosai ɓan garan kiwo da noma azamanance da ilimin kiwo da noman da ake amfani dashi

ta ya za'a yi masu kiwo ko manoman shanu su sarrafa kiwan jinsi guda daya na jinsi guda daya su sarrafa jinsi guda daya na shanu su sarrafa jinsin shanu da sarrafa shanu masu babancin jinsi shi irin wannan kiwon shi ne kiwon da ake yi na shanu iyaye tin daga iyaye da yayan su da yan uwansu duk a shanun fa da danna kamar dai ace garke guda na sha toh shi ne ta ya za'a yi ka sarrafa wannan kiwo akwai hanyoyi guda biyu da ake bi akwai hanyar zamani da kuma hanyar gargagiya toh duk hanyan da ka dauka a ciki kayi amfani da ita ya na taimaka maka wajan banbanci sarrafa banbancin um jinsin misali yanzu idan kana kiwo yanayin yanda ka dubi kiwon ka ka dubi shannun ka haka za ka banbance jinsin su zaka banbance wannan namiji ne wannan namace ne zaka banbance wannan karami ne wannan babba ne zaka banbance wannan zai iya haihuwa wannan bazai iya haihuwa ba amfani da abubuwa da dama na zamani da kuma na gargajiya kamar idan aka dauki na gargajiya yau da gobe da ka ke zaune da su zaman da ka ke yi da garken shanun ka yau da gobe ko wace saniya ka san yanayi yan da ji jinsin ta ya ke da kuma babbancin da ya ke tsakanin wancan jinsin da wancan jinsin na um garken shanunka kuma haka idan kadauki na zamani akwai na'ura mai kwakwaluwa da ake amfani da ita a sarrafa domin a ne a duba ingancin saniyar ka da kuma banbancin jinsin da kake da ita akwai kala da take jikin su akwai kahon su akwai tsahon jelarsu duk ana amfani da shi domin a duba banbanci jinsin da su ke da shi wajen kiwon su da kuma yanayin yanda da zasu tashi da yanayin yanda su ke yin um yanayin rayuwarsu kamar mu'amalar su tunda suma garken shanu su na da kaman yanayin mu'amalarsu duk ta nan kake ganewa wa'innan da ga jinsi kaza suke wa'innan da ga wancan jinsin suke wadan can da ga wan can jinsin da haka ake gane su ake ga ne banbancin jinsin shanu a cikin garke

banbancin kiwon???? fulani da suke yawo????????????????????? da kuma kiwon wa'enda suke zaune wuri daya????????????????????? to shi wannnan banbanci shine su fulani yawani erm yawanci fulani sunayin suna kiwo suna yawo kuma suna a basu da ilimin zamani da zasu amfani dashi su sakashi a kiwo suna amfani da kwakwalwar sune abunda suka koya abunda al'adarsu ta nuna masu a akan kiwonsu ciki sukeyi su kuma masu kiwon zamani suna ajiye shanunsu a wuri daya ne basa yawo dasu suna ajiyesua wuri daya su gina masu wuri su basu abinci su basu ruwa su nema masu magunguna su basu kuma rigakafi tsab saboda kada cututtuka su kama su amma su masu kiwon fulani da suke yawo da shanunsu suna yawo dasu ne sabida su samu abinci sannan suna ganin wannan yawon zai sa yi errmmmm shanunsu su samu lafiya yadda ya kamata sannan su fulani suna kiwo ne ta yanayin yadda al'adarsu suke da kuma yanayin yadda suka taso suka ga iyayensu sunayi duk kuma wanda yake za ku na wuri daya yana kiwo ne saboda samun kudi kuma yana kiwo ne saboda a samu dabbobin suyi yawa kuma yana kiwo kiwo ne saboda a samu kasuwa a kasuwa ko ana bukatansu sosai sannan shi mano ermm bafulatani yana yin kiwon shanune saboda saboda kawai yana da shaawa yanaso a ranshi yayi kuma suna ganin sun daukeshi kamar yana daga cikin al'adarsu wanda idan basuyi ba abun kunya ne a cikin al'adarsu ace basuyi ba shi kuma me kiwon shanu wanda yake xaune yake killace su wuri daya yanayi ne saboda ya samu abin ci da abun sha sannan da abun dogaro da kansa yanayi ne domin yayi kasuwanci dasu ba ya ajiyesu ba sannan wanda yake kiwon shanu na yawo na fulani kenan da suke yawo dasu musamman a arewacin najeriya suna ganin shi wannan yawon da suke shi kadai ne hanyan da zasu ba shanunsu kariya da lafiya da magunguna shi kuma wanda yake ajiyesu a wuri daya yana ganin yana amfani da kayan zamani da allurori da magunguna da asibiti da likitoci na dabbobi yana kare lafiya dabbobinsa ko kuma ince shanunsa

taya zaayi wurin kiwo me kyau da ruwa me kyau ya sa shanu chigaba a nijeriya su samu girma mekyau a nijeriya gaskiya wurin kiwo me kyau yana saka shanu su samu girma sosai a jikinsu da kosasshen lafiya da wadatar kitse saboda shanuwa tana so ta samu wurin kiwo wanda yake da ciyawowi masu kyau wuri wanda yake da ruwa ruwa wanda baya kafewa kuma ruwa me kyau sannan ta samu ciyawa me kyau me kyau wanda idan ta gewaya zata tafiyar kamar mill ishirin da biyar tana cin abinci ba tare da ya kafe mata ba sannan da ta gama cin abincin tana juyawa juyawa zata samu ruwa me kyau da zata sha to in har akwai wadannan abubuwan a nijeriya to suka zama sun zama da yawa a ko'ina shanu zasuyi kyau zasuyi kiba sa'annan za a samu kitse me kyau zaa samu madara me kyau a a jikinsu to taya zaayi su samu wannan abu se da taimakon gwamnati saboda su erm yawanci inda ake kiwon shanu a nijeriya a arewa ne to kuma mu arewa muna da lokaci idan damuna ta wuce to bamu da wadatar wurin kiwon shanu sosai saboda idan damuna ta ta kusa ta wuce ruwan sama ya dauke au dazukanmu suna konewa ciyayi suna bushewa ruwa yana bushewa to amma ito amma idan gwamnati zasu shigo ciki ta taimaka ma makiyaya da ruwan wuri me kyau babba da zasuyi kiwo sannan su samu wadataccen ruwa me kyau to shanu zasu kyau sosai zaa samu wasu shanu lafiyayyu zaa samu shanu masu maiko sannan zaa samu saboda yawan in suka samu koshi suka samu abinci me kyau suna koshi shanu to suna yawan bada yaya akai akai sannan idan sanuwa tana samun abinci me kyau tana ci ta koshi tana yawan bada madara me kyau akai akai to dole sai gwamnati ta shigo ta sa hannu ta ta taimaka ma masu kiwon shanu a nijeriya musamman mu nan arewa da muke da tsanancin ruwa da kuma tsanancin ciyayi idan lokacin bazara yayi wato idan damuna ta wuce wannan sune hanyoyin da zaa bi gwamnati ta bi ta sama mana wadatattun kayan amfani na kiwon shanu a nijeriya

? Cakuɗe shanu,? kiyon shanu na gargajiya da na zamani,? ya na sawa a samu,? ƙarin,? ƙarin yawan shanaye? sosai, musamman a Nigeria.? Haɗa kiwo, na shanaye,? daga gurare daban da ban,? wannan abu ne wanda yake da,? sauki sosai,? a Nigeria.? Saboda shi, ya na taima, shine,? yadda a ke yi, yadda a ke haɗa shanaye domin a samu,? madara mai kyau, haka shanuwa, sai a samu,? sa mai ƙarfi, mai lafiya,? wanda yake da,? cikakkiyar lafiya. Sannan yana iya,? riƙe ciwo, ya na da dauriyar ciwo,? kashin shi ya yi ƙwari,? sai a zo a haɗa shi da sanuwa wacce,? a kasan tana da rauni, wajan, sai a hada su, suyi kiyo.? To wannan hada sun da ake suyi kiyo,? zai bata ciki, idan ya ba wa wannan sanuwan ciki,? to wannan,? jinin nasa, ko ince wannan,? na urar tasa, ko in ce,? wannan manin nasa da yasa mata a jikin ta,? idan ta haifi da da wannan ƙarsashi,? da ƙwari,? na wannan san, ɓɓ da ya hadu da ita, a wajan hadakar kiyo? to zasu samu ƴa ƴa masu ƙwari,? masu lafiya.? Sannan ana hada su ne domin a samu,? nama mai kyau,? shi ne kiyon da za ka zo,? ka hada su kayi musu kiyon gargajiya,? kayi musu kiyon zamani. Duk wanda ka saka a ciki,? ka basu abinci, a gargajiyance, ka basu kuma abinci,? a a ilmance.? Ka hada da,? kiyon,? ga magunguna,? ka hada da magunguna,? rigakafi,? sannan ka hada da,? neman,? shawarwari daga masana,? da likitocin dabbobi.? Sannan kuma kazo ka dauki,? ilimin ka,? wanda kake dashi a kai,? kiyon shanun shi ma duk ka hada,? duk idan ka hada wadannan abubuwan, yana taimaka maka wajan,? samun shanaye a kai a kai,? za su riƙa haihuwa a kai a kai,? saboda kasan yadda zaka bi da su,? da zamani,? kuma kasan yadda zaka bi dasu,? da,? lokacin,? wannan din su,? al'adar ka,? in ka haɗa waɗannan abubuwan guda biyu wajen kiwonsu? yana saka su gaskiya,? a samu madara mai yawa,? a samu nama mai yawa,? sannan a samu yara lafiyyau, kusassu,? wa ƴanda,? zasu suma,? cigaba da haifan ƴaƴa irin kalarsu,? sannan shanaye zasuyi lafiya,? zasu daɗe ana rayuwa da su, har za'a iyayin numa dasu,? a yi gurbi da su, a yi susuɓe da su,? saboda ƙarsashinsu da lafiyarsu,? da aka yi amfani da shi,? wajan haɗa musu kiyo kala biyu.?

menene anfanin yin rubutu da ajiye abubuwa a na'ura mai kwakwalwa a yayin kiwo a gona da kuma gurin anfani da kuma masana'anta da ake anfani da ita da kuma masana'anta da akeyin kiwo a wasu bangarori Na nigeria ajiye, ajiye rubutu da kuma ajiye abubuwa a naura mai kwakawlwa a yayin kiwo yana da anfani musamman kiwon kaji in kana kiwo dole ne ka rinka rubuta duk wani abu da ka kashe ko ka saya domin ka inganta masana antar ka to dole ka rinka rubutawa in ka zuba kaji musali mu dauki kaji idan ka zuba kaji dole ne musali tun daga, ranan da ka sayo kaji nawa ka sai kaji, zaka ajiye su, a cikin naura mai kwakwalwa, sabo da gudun mantuwa ko faduwa abin cin nawa kaji suka ci maganin nawa kaji suka sha nawa ka biya wanda yake kula maka da kaji san nan ita maaikatan taka nawa ka ware mata domin samu kaga mai kake samu rubutu yana da anfani sosai sabo da idan kayi rubutu ka gama kiwo ka kwashe ka saida kaji ta hanyan wan nan rubutun da ka ajiye da kuma abun da ka ajiye a nauran mai kwakwalwan ka zaka fito kayi lissafi ka ga abin da ka kashe ka ga kuma kaci riba ko kuma ka fadi sabo da shi riba in kaci riba a kasuwanci shi yake saka ka kara do daukaka kasuwancin ka yayi gaba sosai amma idan kayi lissafi to guihowin ka za suyi sanyi zaka ji kai wan nan sanaa in ci gaba ko in daina to shine anfanin ka ajiye komai a rubuce sabo da gudun mantuwa kar ka manta ko ka sai wan nan baka rubuta kudin shi ba ko kuma a a kasai abu kaza baka rubuta kudin shiba to amma idan ka rubuta, ko kuma ka ajiye a nauran ka mai kwakwalwa to babu abun da zaka manta komai zai fito a rubuce zaka ga abin da maaikatanka take ciki zaka ga nawa kake samu idan ka tashi lissafi zaka fitar da uwar kudi zaka fitar da riba, kuma zai saka ka sa kara samun kwarin guiwar da zaka ci gaba da yin wan nan kasuwan ci naka na kiwo ba tare da ka ji tunanin asara ko kuma faduwa ba shine anfanin yin rubutu a littafi ko kuma saka kayan duk abubuwan da kayi anfani da su maaikatan ka na gidan gona a cikin naura mai kwakwalwa

? Gaskiya wayar hannu tana taka mihimmiyar rawa,? wajan,? a jiye,? abubuwan da ka yi anfani da su,? a lokacin kiyon kaji,?? musamman a gurare,? kamar Lagos da Abuja,? saboda guri ne wacce rayuwa take da tsada a gurin, kumai na gurin ya na da tsada.? To idan kayi amfani da wayar hannun ka, kusan kamar hajar da zaka ringa aje,? duk abunda ka yi amfani da shi wajan kiyon kaji,? zai taimaka maka,? sosai wajan gane irin,? irin,? am,? irin abubuwan da kakshe,? nawa ka kashe?? nawa ka yi asara?? magani na nawa ka saya?? maganin nawa ka bayar?? nawa ka kama gurin,? da kake kiwon kajin?? saboda rayuwa a irin waɗannan guraran, Lagos da A buja, gaskiya tana da tsada sosai,? da duk wani abu da zai fito daga wannan gurin,? ya na da am, ya na da tsada, to shi yasa ake amfani da wayar hannu,? domin a ajiye,? duk wani abu da kayi amfani dashi lokacin,? kiwon,? kajin ka.? Sannan a na amfani da na'ura,? ta ganin abubuwan da yake nesa,? itama manhaja ce da ake sauketa a waya,? ake amfani da ita,? wajan ganin, yadda shanun, kajin ka suke ko baka kusa.? Sannan a na amfani da wayar hannu wajan kira,? a kawo maka magani idan kana bukatar shi,? ko wajan kira ka nemo likitan da zai duba kaji idan basuda lafiya,? sannan a na amfani da shi, / wajan shiga,? yanar gizo,? idan dabbarka ta na da matsala, idan ka kula da matsalar za ka shiga yanar gizo,? ka rubuta matsalolin ta,? a nan ma na'urar yanar gizo zata baka,? ansa,? akan abunda ka ke so.? To duk kuma abunda ka yo, ka nemo shi ta,? da wayar hannu,? zakayi kokari ka adana shi? saboda gaba idan ka tashi,? yin wani kiyon ba sai ka, kuma,? neman wata, ba sai ka kuma bi,? ka nennemo abubuwan da kake buƙata wajan kiyon ba,? kodayaushe suna cikin wayar ka,? to tunda suna cikin wayar ka na hannu, kawai bude manhajar zakayi,? ka gani lokaci kaza,? rana kaza,? ga watan kaza,? kaza ta ta samu matsalar ciwon ciki,? to ya aka yi na gane cikinta ya na ciwo?? idan ta tsaya zata rufe ido ta na ɗan jijjiga jikin ta? ta kai ta kawo, ta kai ta kawo,? to wannan jijjiga jikin da ta keyi alamace na cewa cikin ta na ciwo? to a lokacin nan me na bata?? sai ka duba ka gani,? abunda na bata kaza ne da kaza,? to bari in bi amfani da su.? Saboda rayuwa a birnin kamar Lagos da Abuja,? idan kace zaka riƙa ɗaukan kajin,? kaje ka kai su asibiti ka dawo da su,? gida,? to baza ka samu riba a kan kiwon ka ba? amma ta amfani da wayar hannunka,? za kana daga zaune, komai,? zai zo maka da sauki? tunda guri ne masu tsadar rayuwa.? Sannan kuma,? mai rayuwar da,? sai wanda ya ke da ƙarfi zai iya zama a wuraren

Matsalolin da mai masu kiwon kaji suke fuskanta wajan ajjiye rubutu a kudu maso gabashin Najeriya shine suna da matsala wajan kayan da ake amfani dasu na zamani wajan ajjiye rubutu kamar na'ura mai kwakwalwa wayar hannu da kuma kayan rubutu a wannan ɓangaren suna da wannan matsalar sannan suna da matsalar karatu yawancin su basu je makaranta ba, suna yin kiwon kajin ne sama ta ka ba tare da rubutu da kara ba tare da sannin yadda zasuyi karatu ba to wannan rashin ilimin yana hana su su samu hanyoyin da zasu bi su ajjiye hanyoyin da zasu bi su ajjiye rubutu akan yanayin yadda suka kiwata kajin su da kuma irin rigakafin da suka bawa kajin su sannan kuma rashin koyar koyarwa koyo da kuma rashin han wurin da za suyi koyon da kuma rashin wurin, da kuma rashin wurin da zaa koya musu yadda za suyi kiwon kajin to wannan wa'yannan abubuwan yana sakawa su sami matsala wajan gyyara kajin su kamar misali basu da wurin da zaa koya musu yadda zasuyi kiwon kaji babu likitoci da zasu koya musu yadda za'a yi kiwon kajin sannan kuma basu da ilimin da zasuje su nema ko kuma su nemi hanyoyin dasu bi gwamnati ta kawo musu wannan cigaban na kiwon kaji sannan kuma matsalar yana hana wata matsalar da take hanasu ajjiye rubutu wajan kiwon kaji shine basu da abunda zasu auna nauyin kajin su, su gani, idan sun bawa kaza abinci kaza, ga irin nauyin da zatayi inda sun bawa kaza tsintsu abinci kaza, ga irin nauyin da zai yi, idan ya kai nauyi kaza ga yadda za'a sai dashi a kasuwa ti duk suna fuskantar irin wannan matsalolin a kudu maso gabashin Najeriya sannan kuma suna fuskantar matsalar rashin kuɗi kuɗin da zasuyi amfani dashi wajan siyan riga abubuwan rigakafi da magungun sannan kuma kayan da zasuyi amfani dasu wajan rubutu basu da wanna kuɗin zasuyi amfani da shi sannan al'adar su tana, itama tana basu matsala wajan gano yadda sauyi, saboda yawanci duk yadda za suyi kiwo sun fi amfani da hanyoyin su na gargajiya na al'ada to waɗannan hanyoyi na gargajiya na al'ada suma suna basu matsala wajan yadda zasu kula da kajin su da yadda zasu ajjiye rubutu da karatu na yadds suka kiwata kajin su da yadda suka basu abinci da yadda suka basu rigakafi da kuma irin magungunan da suka basu saboda nan gaba idan kajin sun kamu da wannan ciwo ko kuma sun lokacin basu magani yayi, idan suna dashi a rubuci zasu ɗauko suyi amfani da wannan rubutu suga abinda zasuyi, to gaskiya a kudu maso gabashin Najeriya suna da wannan matsalar sosai da sosai suna fuskantar wannan kalubale wajan ajjiye rubutu da kuma bawa kaji rigakafi

? Gaskiya canjin yanayi a arewacin Nigeria,? yana matuƙar,? yana matuƙar,? gurɓata yanayin yadda ka ajiye,? rubutunka a kan kiwon kaji.? Saboda idan muka ɗauki musali,? lokacin sanyi,? kajin,? basa saurin girma saboda yanayin sanyi.? Sai dai in ka na kula da yanayin da suke.? Yanayin ɗumin gurinsu.? Yanayin ruwa da za su sha.? In ya cika sauyi suna yawan kamuwa da mura.? A na samun yawan mace_nacen kaji. Haka kuwa lokacin zafi. Ita kaza lumfashin ta shi kanshi zafi yake fitarwa.? Toh shima wannan ana samun matsalan mace_mace. Toh in har kana samun matsalan mace_mace, toh,? kana fuskantar matsala wajan ajiye,? wajan ajiye,? rubutun ka a yanayin yadda kayi kiwo. Toh hanyar da za kabi domin ka samu, ka ajiye shine, sai ka kula sosai, wajan,? ajiye yanayin kajin ka a lokacin sanyi yaya suke,? girman su?? A lokacin zafi ga yadda suke girman su. A lokacin damuwa shine lokacin da kaji sukeyin ƙyau. Sukeyin girma. Suke kuma ka ke samun daman da za ka ajiye, duk wani abun da ka yi amfani dashi a rubuce? domin,? ayi amfani dashi a kiwo na gaba.? Saboda lokacin damuwa,? lokaci gari ya na bada zafi yana bada sanyi.? Kuma wani lokacin kuma garin zaiyi daidai.? Shi ba garin zafi ba shi ba garin sanyi ba.? Toh, gaskiya canjin yanayi ya na matuƙar,? ya na matuƙar damun,? masu kiwon kaji wajan ajiye,? ajiye,? rubutu a kan yadda sukayi kiwon kajin su. Saboda idan ba kada tsayayyan lokaci,? ko kuma idan,? kajin ka yau ka kiwata su ga yadda sukayi, in ka basu, ka basu rigakafi ga yadda sukayi, ka basu wannan maganin, ga yadda sukayi. To nan gaba ba za ka ji daɗin ajiye, wani rubutu a kansu ba wanda idan ka ga sun kamu da ciwo, ga yadda za ka yi ka gyarasu. Ko kuwa a'a wannan rigakafin ya kamata in ba su toh amma kuma da na ba su lukacin sanyi, ai sun samu matsala. Amma yanzu ka ga lukacin damuna da na basu, lafiyan su ƙalau. Toh lukacin zafi ma da na ba su wannan rigakafin bai musu ba. Toh duk waƴannan abubuwan suna jawowa ka rasa yadda za ka yi,? ka,? ka ajiye rubutu a kan kiwon kaji. Musamman a arewacin Nigeria. Saboda mu munada canjin yanayi na bazara.? Munada canjin yanayi na rani.? Munada canjin yanayi na damuna.? Sannan munada canjin yanayi kuma na sanyi.? To waƴannan yana_yayen ya na taimakawa wajan,? ya na taimaka wa wajan kasa ajiye? rubutu a kan. Ko kuma kasa sanin takamammen,? inda kiwon kaji ya dosa.? Kiwon kaji ya dosa.

Ajiye ilimin ilimin kaji. a Arewa maso kudancin Najeriya Tsakiyar kenan su ba'a kudu ba su kuma arewa ba. Wannan ɓangare, yadda ake ajiye idan kamar ciwo ya sauko wa kaji, To abinda za kai na farko shine dama kana da shi a kanka wani, kana dashi a kanka wani kuma kana da shi a rubuce, da ma ka sa sani, idan ka ga kaji ga abunda ya same su, to yawan yi ɗin ya sa ka ka san hanyar da za ka bi ka magance matsalolin kajinka idan matsala ce ta cututtuka, irin ciwo ya kama, annoba ta kama su ka san maganin da za ka bayar domin ka magance annobar. Ko kuma idan kaji annobar ta faru kafin ta zo kan kajinka, za ka san yadda za ka yi ka san abunda za ka yi amfani da shi a matsatin rigakafin da za kai amfani da shi, a matsayin rigakafin da za ka magance wannan ciwo kafin ya wo kan kajinka. Saboda yawanci, gaskiya ahh Arewa maso kudancin Nigeria ana samun, a arewa zuwa kudanci, tsakiyar kenan, Najeriya ana samun irin wa'yan nan matsalolin saboda canjin yanayi yana sa wasu kaji su sami irin wa'yan nan cututtukan, ko kuma, a'a lokaci ɗaya sai ciwo ya ɓarke a rasa ta yadda a ai a kamo hanyar ciwon to amma kai idan kana da ilimin abin a kanka ko kuma a'a ka taso kaji mutane suna faɗa, idan kaza tana koren kashi kuhun ta ne ya kumbura. To wanne magani za'a ɗauka a bata a'a za ka kaita gurin likita ne, ya duba ta na dabbobi, a'a zaka jiƙa ahhh abu ka saka mata, za ta warke. Idan kaza tana kashi, kamarmu a nan arewacin Najeriya idan kaji suna gudawa, idan ba za ka iya kaisuwurin likta ba ka sayo musu magani ba, za ka nemi kukan miya koriya, ka haɗa da abincinsu kamar idan ka saka abincin su kwano uku sai ka nemi kukar miya gwangwani huɗu sa ka zuba a abincin su ka juya. To in da ka basu wannan kukar miyar a cikin abinci suka ci, kashin su zai ɗaure in ya ɗaure, a su dena gudawa. To wannan ajiye rubutu ko kuma ajiye abu da ga ka, shi ya ke taimakawa a sha......wo asha...wo ashawo kan matsalar ɓarkewar cututtuka akan kaji a arewa zuwa kudancin Najeriya.

yana da kyau idan lokacin zafi yayi ka kula da abincin da tsuntsa yanka suke ci ko kuma kajinka da ruwan da suke sha a musamman ma a arewacin najeriya saboda a arewacin najeriya ne lokacin zafi rana take gasa mutane ko ina yake bushewa da farko zaka fara kula da abincin da sukeci shin cin abincinsu ya ƙaru koya ragu sai kaje ka kula idan cin abincinsu ya ƙaru to sai ka kula da yanayin ƙaruwar da abincin yayi idan kuma cin abincin su ya ragu to kana buƙatar ka samu abinci me ɗan maiko da za ɗan ƙara musu girma da kuma abinci me na'urorin da suke da abubuwan ƙara karfin jiki idan kaje kuma ɓangaran ruwa ruwan da suke sha dole zaka faɗa ya shan ruwansu yake saboda a lokacin zafi ruwa yana ɗaukan zafi to zaka kula shan ruwansu yaragu ko ya ƙaru idan shan ruwansu ya ƙaru to dole ka nemu abu me sanyi wanda zaka rinka sanyaya musu ruwan domin ruwan ya ringa ɗan sanyi saboda yanayin gari yanda yake da zafi taya za ai ka nemo ruwa me sanyi sai ka neme guri kasamu inda ruwa yake kamar ruwan rijiya idan lokacin zafi yayi yana sanya in kuma babu wannan ruwan rijiya a kusa da ku zaka iya samun ƙanƙara ba me yawa ba saboda in zafi yayi yawa kaji suna shan wahala da tsuntsaye wajan shanruwa da kuma cin abinci saboda da sunci abincin ba abunda suke buƙata sai ruwa idan kasamu ƙanƙara kasa ta a cikin ruwa ruwan yayi sanyi ka basu zasu sha sannan karka bari ko dawasa karka saƙe ruwa ya yanke musu ko yaya di yanda za ai kayi ƙoƙari ka baesu da ruwa a kowanne lokaci kuma ruwa ya zaman be ɗauki zafi ba kamar yanayin yanda gari yake haka ka zalika abincinsu idan ka kula cin abincin su ya ragu koya ƙaru to dole ne ka tsaya kagani sai ka rubuta ga yanda yake ga kuma yanda ruwansu yake ya yanda abincin su yake dan gudun kaucewa samun matsala ko kuma samu macemacan tsuntsaye saboda a lokacin da gari yake da zafi musamman mu a arewacin najeriya gaskiya tsuntsaye suna kamu da ciwan rashin girma da rashin ci sai kaga nan da nan sun samu matsala a cikin cikinsu musamman hunhunsu sai ya kunbura yayi wani kore saisu fara koran kashi to daga nan alama ce ta cewa zafi ya musu yawa to idan baka ɗauki mataki ka samu musu magunguna ba ka kula da ruwansu da abincin su to daga nan ake samun matsala suke samu suke mutuwa sosai sosai musamman a arewacin najeriya

yau za'ayi kiwo na karamin jari su ringa ajiye abubuwan rubutun abubuwan da suka yi yi amfani da shi wajen kiwo ba tare da hanyoyin zamani ba su kiwon kaji da suke amfani da karamin jari sun fi amfani da hanyoyi ba tare da hanyoyin zamani zasu iya amfani da rubutu da biro da takarda a littafi domin su gane iya abubuwan da sukayi amfani dashi zasu iya amfani da babban takarda suyi zane dan su rubuta yanda zasu ba ma kajin su rigakafi da yanda kullun zasu ringa basu abinci da kuma yadda kullun da kuma yadda shan ruwan su zaiyi za kuma a iya amfani da um kwanin wata shine kamar ka duba hoto na wata da kwanakin sa zaka iya amfani da wa'enan abubuwan suma kwanan da kayi amfani dashi wajen gano lokaci da kuma ranar da yakamata ka duba kajin ka da ranar da ka basu abinci sai ka ringa shaida yin amfani da wa'ennan abubuwan zai baka dama kasan yanda zakayi da gyara ka ajiye abubuwan da kayi amfani dasu wajen kiwon za kuma ka iya amfani da hoto zaka iya amfani da hoto haka idan suna sati daya kayi musu hoto in suna sati biyu ka musu hoto in ka basu magani ka musu hoto in ka musu rigakafi ka musu hoto toh shima wannan zai iya taimaka maka wajen ajiye lissafin abun da kayi kiwon su saboda shi kiwon kaji abune wanda yake bukatan lissafi tunda zaka yi kiwo ne komai sai kayi taya za'a yi mai ka bawa abincin ka abincin nawa suka rigakafi nawa ka musu magani nawa suka sha cuta nawa suka yi meh kayi amfani dashi wajen magance wannan ciwon da sukayi to zaka ajiye wa'ennan rubutun saboda gaba idan ka zuba wasu kajin za zaka yi ga irin wannan matsala da na baya suka samu dama kana da shi a rubuce zaka dauki wannan rubutun ka bi abubuwan da ka bi a baya domin kasamu kykyawan kiwo da kuma kaji masu kyau saboda a samu riba mai kyau yanda gyarin ka kiwon ka zaiyi gaba har yafi na kananun masana'antu ya dawo na manya

Hanyoyin da um masu kiwon kaji zasu bi domin su rage matsalolin da suke fama dashi musamman waƴanda suke a kudu kudancin Najeriya gurin da yake da danshi sosai, kaman jahar legas, kwara, ibadan dasu osun dinnan, duk dai kudanci Najeriya to abunda zasu ya amfani da shi wajen ajiye abinda suke amfani da shi wajen kiwon kajinsu shi ne kamar ka rubuta yawan kajin da ka siya abincin da ka ba su sunan abincin yawan abincin daka basu um gurin da suke zaune kudin daka kashe, ka kama gurin, gyarasu kwanukan da suke cin abinci ruwan da kake basu, duk sai ka ringa rubutawa, sannan idan magunguna da suka sha rigakafi da ka musu duk sai ka rubuta abunda ka sa musu a maganin da kasa musu dan ya Ƙara musu girma da lafiya duk sai ka rubuta sannan kuma idan aka zo, idan ɓangaren masu Ƙwai ne shima dole zaka rubuta adadin Ƙwan da suke yi maka kullun a rana zaka rubuta nauyin Ƙwan da lafiyan Ƙwan da kuma yawan kwan domin duk ka gane yanda zaka yi ka ajiye um rubutun su saboda bangaren gurin gurin um kudancin Najeriyan nan yana da yawan ruwan sama da sanyi da danshi kuma su kiwo a wannan bangaren dole sai kayi amfani da abubuwan da zaka kare kanka domin um domin kada ka sama matsala wajen kiwon kajin wa'annan suna suna um zaka mata suna suna ya kamata su yi amfani da kamar wayar hannu da sauƘe manhaja domin kauce wa matsalar ajiye rubuta saboda guri ne maɗe danshi kuma abinda kasan idan kayi amfani da shi ko da ruwa ya taɓa shi ba zai lalace ba saboda suna da yawan ruwan sama. duk sanda ka ɗauko suka iya tarar wa ruwan sama ya lalata shi ku kuma a'a danshi ya taɓa shi ya sama matsala to dole ka sama abin daka san ruwa zai riƙe ruwa kamar wayar hannu wacce kasan ko da ruwan sama ya ɓata ta ba zata lalace ba itace ma babbar hanyar daya kamata abi, domin a magance matsalolin ajiye rubutu a kiwon kaji ko kuma yanda zaka ringa fitar da kajin ka, yawan su da kuma maganin da zaka basu idan masu kwai ne kwan da suke yi da yawan kwan da suke yi da girman kwan da suke duka sai kabi ta wannan hanyoyi zaka magance matsaalolin ka na ajiye rubutu da kuma abubuwan da kajinka suke buƘata

Yadda masu kiwon kaji za su magance ciwon ciwo da zai ɓarke musu a matsayin annoba, shine; Ajiye wannan rubutu da su kayi a baya Idan ka na da rubutun da su idan kajin ka sun kamu da ciwo ko tsuntsaye ka na kallon su ka san ciwon da ya ke damun su. Za ka ɗauko wannan rubutu na baya kayi amfani da shi domin ka ga hanyar da kabi a baya kayi maganin wa wannan ciwon Sannan za ka iya amfani da za ka iya amfani da maganin da kayi amfani da shi a baya za ka iya ɗauko shi shima ka duba ka ga wane magani ne wancan ciwon ka kayi amfani da shi, sannan kuma aka samu sauƙin wannan annoba da ta faru waɗannan shi in za ka ai yi rigakafi kenan, in za ka yiwa kajin ka rigakafi za ka nemo wannan. Sannan magunguna ma in dai ka ajiye su a rubuce shi ne amfanin aje rubutu in ka ajiye su za ka ɗauko ka bibiya. Kuma abunda ya ke saka ka gane wannan yawan yi yawan yi in ka na yawan yi za ga cewa ga abunda ya ke damun kaji, ga maganin da za ka yi ko tsuntsayen ka ga maganin da zaka basu ga hanyar da za ka bi ka magance. Za ka iya amfani da ɗaukan su ka kai su wurin wanda ya fika sani domin ya duba maka ya gani ya ga han menene ya ke damun su, kaman wanda ya fika daɗewa kan hanyar harkar kiwon tsuntsaye. Sannan za ka iya amfani wajen tsaftace abubuwan da ka amfani da su wajen ba su abu da basu ruwa da kuma gurin da suke rayuwa. Idan ka du kala ka duba ka ga gurin da suke rayuwa yayi datti da yawa. Ko kuma a'a ko ta sanadin wani abu ne wani ƙwaro ko kuma wani iska ta kawo wata ƙura ta ajiye su ka ci wannan ƙura ya zame musu ciwo to za ka iya fitadda waƴannan kaji daga wannan daki, ka share shi, ka wanke kwanukan abincin su. ka canja, ka sawa gurin magani ka buɗe shi ya sha iska. Idan gurin ya gyaru ya yi suka samu suka samu kamar ahhmm, sa'a ashirin da huɗu ba sa gurin wurin zai yi kyau. Za ka iya dawo da kajin ko tsuntsayen ka wurin domin su cigaba da rayuwa cikin ingantaccen lafiya da kuma cigaba mai kyau. Yin haka shi ne zai sa a kajin ka su zauna lafiya ah daga duk wani ciwo wanda zai zame musu annoba ko kuma saurin kisa a tattare da dab

gommananti tana taima kawa masu kiwon kaji sossai da kuma yan kannanu masu illimin kiwo suna taba.. suna taimaka musu sosai wajen cigaban kiwon su misali gomnati, gomnati tana kokarin taga ta kawo likitoci zasu ringa kula da lafiyyar ɗa tana kokari taga ta gina guri wanda za a ringa koyawa mutane yanda zasu yi kiwo a basu illimin kiwon kajin a basu kajin kauta, a basu magani kauta, a basu abincin da zasu ba kajin kauta, sannan a koya musu yanda zasu zaftace gurin zaman kajin san nan a koya musu yanda za su kula da lafiya kajin da yanda zasu basu magani da yanda zasu ringa musu rigakafi sannan su kan su kananun um manoma um masu illimin noma suna koyawa mutane yanda zasu kula da kajin su sosai da inga jin su sannan kuma suna nuna musu yanda kiwo ze chigaba wajen koya musu yanda zasu ƘyanƘya shi kaji a gida ba tare da sun fito sun je kamfani sun ba tare da sun je ma'aikata sun ma'aikata sun biya ba sannan kuma gomnati tana kokari ta kawowa masu kiwon kaji hanyoyi na zamani wanda zasu bunkasa kiwon su kamar anfani da waya hannu akwai man hajar da ake sauke wa daka ga yanda ake koya koya kaji kaman yanda gomnati take shigo wa daga kasashen waje tan shigo da keji inda zaka saka kajin ka dakin kajin zaka gan shi wajen yanda zaka zafta ce shi zemakasauki gomnati tana kawo magunguna rage musu kudi domin mutane su karbi masu kiwon kaji sa kwana sannan suma masu um manooma ba a basu a baya ba suna kokari su gina ɗan karamin banki su su kir kiri bashi su bawa mutane domin su talafa musu ɗan su sami yanda za su yi ɗ su yi yi kiwon kajin su yanda ya kamata za su kirkiri bashi me ɗan karamin kudin ruwa a ɗora mu mutane su biya a hankali a hankali domin su ingan ta kiwon kajin su sanna kuma gomnati tana kokari ta ba da tallafi na kudi kokuma na kaji ko na abincin kaji, ko na maganin kaji domin a ingan ta kiwon kaji a naijeria domin kuma a smi kajin su yawaita a naijeria yanda ya kamata kuma domin a sami cigaban kiwo mutane su sami sana'an yi da abin dogaro da. da

manoman ƙwaƙwa a nijeriya suna ganin kuma rashin ci da matsaloli da suke fuskanta cigaban da suke samu a bangaren noman mussamman arewancin nijeriya ana samun mutane da sai da mu nan arewa bamu iya dole da to yawan bukatan ya fi ƙwaƙwa sannan wajen shigo da ƙwaƙwan ma wajen shigo da ƙwaƙwan ma kasashe nijeriya tana da daman sosai da sannan kuma ita ƙwaƙwa masu nomanta suna samun kuɗi sosai saboda ana bukatan kuma a kasuwa yanayin yanda ake bukatan kaya yanayin yanda toh muna da ƙarancin a a nijeriya amma ko yaya sa mata kuɗi za'a siya saboda babu ita a musamman a arewa an fi samun ta a kudu kudu maso kudu da kuma kudu maso yamma amma a arewa babu matsalolin kuma da en suke fuskanta masu noman ƙwaƙwa shine idan ƙwaƙwa ta tsufa ta mutu suna sa suna shan wahala kafun su kara um samun wata bishiyar ta girma sannan suna shan wahala wajen yanda ake shigo da ƙwaƙwar sosai daga kasar ghana kuma cotedevoier sannan sun shan wahala wajen ganin sun nome ta yadda ya kamata so masu su masu en masu noman ƙwaƙwa a nijeriya gaskiya suna samun dama mai da yawa sannan kuma suna fuskanta matsaloli da yawa toh da ike ba'a arewa take ba daga kudu take saboda haka su wa'enda suke kudu, kudu maso kudu da kuma kudu maso yamma suna fuskantar matsaloli soasi wajen ganin an inganta ƙwaƙwa da kuma noman ta a nijeriya saboda bata da yawa sosai a nijeriya shiyasa kudin ta yake tsada mutum ya same ta wani lokacin ma neman ta ake ana rasa wa a arewacin nijeriya

Gwannati ya kamata ta taimakama ma masu noman kwakwa da guri mai girma ta daddasa musu bishiyoyin kwakwa sannan da nemo musu wa'anda suka fiso ilimi akan ilimin kwakwan a koya musu yanda zasu noma ta sabbabi hanyoyin da zasu bi su inganta kwakwan idan ana cire a wata shida akoma cire ta a wata biyu sannan gwannati ya kamata ta kawo musu tallafi na taimako na tallafi kokuma ta basu bashi mara kudin ruwa da yawa yanda zasuyi amfani dashi su samo su fitar da kwakar ynada ya kamata sannan ya kamata gomnnati ta nema wa masu noman kwakwa hanyoyin da zasu bi su sama sauki wajen inganta aikin su na kwakwa to, ba balle sa gomnnati ba, har irin kungiyoyin da bana gomnnati ba kaman dan Ƙaramin banki na manoma wanda ake bada bashi zai iya taimaka musu su samu abinda zasuyi amfani dashi wsen inganta kasuwancinsu kungiyoyin da bana na gomnnati ba, wanda suke shigowa daga Ƙasashen aje suna kawo tallafi ya kamata su duba masu noman kwakwa su tallafa musu da yan Ƙokarin da suka samu suke dashi domin su inganta kasuwancin su kuma su inganta rayuwarsu saboda shi manomin kwakwa a k da yaushe ita kwakwa ba kullun kullun ake cire ta ba sai ta girma a gona ta girma ta isa... ta nuna a bishiya sannan za'a cire to wa'annan masu noman kwakwa ya kamat da gwamnati da Ƙungioyin da bana gomnati ba da Ƙananun bankuna na manoma su hada hannu su duba wa'annan alumma domin su inganta rayuwarsu su kuma inganta kasuwancinsu su basu bashi mai Ƙarancin kudin ruwa kokuma a basu tallafi wanda zai taimaka musu su inganta rayuwar su yanda ya kamata ko a basu bashi mai Ƙarancin kuda... kudin ruwa yanda zasu iya biyan bashin nan ba tare da sun sha wahala ba idan aka bi wanna hanyoyin za'a taimaka ma mano... masu noman kwakwa kwakwa sosai da sosai ta hanyar inganta rauwarsu yanda ya kamata

Taya ma su noman kwakwa musamman a tsakiyar Nigeria, za su iya cire kwakwarsu, kuma su ajiye ta zuwa gaba dan ta ɗan ƙara tsada su saida ita, idan...masu noman kwakwa su na amfani da ajiye kwakwassu...cire kwakwarsu ne lokacin da ta isa cirewa idan ta nuna daga bishiyar da ta ke za'a yanke ta, idan aka yanke ta za'a kawota gida a ajiye ta, to ita kwakwa ta na da wani abu guda ɗaya inde ba fasa ta aka yi ba, inde ba fasa ta aka yi ba iska ta shige ta, za'a iya ajiye ta, amma duk da haka waɗanda su ke nomanta a gargajiyence su na amfani da ita ne su nemi guri a nemi ciyawa wacce aka cireta daga gona, sai a sata akan birjin ciyawa, in aka sata akan birjin ciyawa sai a sa wata ciyawai sai a lulluɓe ta, wannan hanyar in akai haka kwakwa ko za ta shekara ɗaya ba'a taɓa ta ba, ba za tai komi ba, sannan kuma ana amfani da ajiye ta a guri mai sanyi idan guri yai sanyi sosai kwakwa ta na.. ana.. ta na yin kyau sosai, ana amfani da wannan hanyar domin a adana ta, sannan kuma kwakwa ta na da matuƙar mahimmanci kuma abu ce da take da ƙaranci, a Nigeria musamman arewacin Nigeria, to wannan ƙarancin na ta ya sak 'yan kudu da su ke noma ta da 'yan kudu da 'yan..... eh 'yan kudun yawanci ma dai 'yan kudu anfi samunta a can, to su na amfani da hanyoyi da dama domin su ga sun ingantata sun ajiye ta domin idan lokacin da ta yanke za'a kawo mana ita nan arewacin nigeria mu amfaneta sosai, kuma idan ajie ta ɗin da su ke ya na sawa su samu riba a kasuwa, lokacin kasuwanci in yayi kasuwa, lokacin kasuwanci in yayi zai taimaka ma su wajen samun riba mai kyau, sannan wannan ajiye ta ɗin da su ke yi da su ke aje ta yana taimakawa, ko lokacin rani da babu ruwan sama tunda tafi fitowa a lokacin ruwan sama, ko lokacin bazara da ba ruwan sama in an...inde an adana ta to fito da ita ɗin ya na taimaka ma mutane, sauƙi da kuma samunta yanda ya kamata, saboda ita kwakwa amfaninta ya na da yawa a jikin ɗan adam wannan amfanin nata ne ya saka ake adana ta ake aje ta, domin kada ta yanke a kowane lokaci, saboda in ta yanke za ta yi matuƙar tsada sosai to ba'a son yankewarta shiyasa ake amfani da hanyoyin gargajiya ake girbeta kuma ake adana ta a guri mai kyau.

lokacin da yakamata ayi shukan kwa a kudu maso yammacin najeriya shine lokacin da ake ruwan sama sosai kaman daga watan afirilu zuwa watan oktoba wannan lokaci ne lokacin da ya ayi amfani da shi ayi shukan kwa saboda ita bishiyan kwa kwa tana buƙatan gun da yake da ruwa sosai da kuma taɓo sannan idan za'a dasa bishiyan kwa kwa ana buƙatar a samu irin hakan guda biyu ne ko reshen da za'a yi saura daga jikin wata bishiyan tata a samu reshe mai kyau musamman taka da batada tsauri sosai tafi bada ƴa'ƴa sosai idan ta samu guri aka sata a wannan lokacin ruwa ko kuma gurin dake rana kamar ace matakin zafin ranar bazai kai ashirin da ɗaya sannan gurin a jiƙe yake da ruwa indai gurin ya zamana haka kwakwa zata fi bishiyar kwakwa anyi shirin da wuri zasu nemi da wuri zasu girma da wuri har idan akayi sa'a tsakanin shekara biyu zuwa zasu iya bada ƴa'ƴa saboda gurin da akayi dashi kakan yana da ƙarfin ruwa sannan kuma rana tana sauka akai kuma ranan nan nauyin ranan nan baya wuce ashirin da hudu to indai har ranan yakai wannan zafinta yafi ashirin da ɗaya to za'a iya samu abinda ake bukata wajen shuka bishiyan kwakwa ita kuma bishiyar kwakwa daman tana da bukatan gurin da mai taɓo sannan tana bukatar wuri wanda ko yaushe ne to kinsan kudu maso yammacin nigeriya sunfi mu ruwa sosai sunfi arewa ruwa saboda su ana fara musu ruwan sama ne tun daga watan afirilu shine watan hudu zuwa watan goma watan uku ana musu ruwa a wannan lokacin saboda haka shiyasa manoman kwakwa sunfi yawa a kudu maso yammacin nigeriya kuma shiyasa tafi fitowa a can saboda suna da taɓo mai kyau suna da kuma ruwan sama mai kyau sannan akwai hasken rana duk a gurinda ake shuka kwakwa

Abarba ta na da yawa, kala-kalan abarba su na da yawa ake noma su Amma waƴa, wacce tafi yawa, ita ce ƴar gajera wacce take zuwa gajera ja, mai zaƙi, mai ruwa. Saboda ita ita ce wa har asali dama na gargajiya wacce ake noma ta hanyar da ya kamata a gargajiyance. Ilimin zamani, amma abarba ta na da yawa wacce ilimin zamani ya kawo yanzu akwai doguwa me me me, kan ta ba da tsawo, amma abarba ta na da tsawo. Akwai ɗan lukuta wacce ta haɗa tsawon da ƙibar duka ga baki ɗaya, akwai fara, akwai ja, akwai yaluwa. Ita farar ita ce koda ta nuna za ka ga bayan ta kore ne, kuma idan aka buɗe cikin ta za'a ganshi fari tas. Amma wannan farin na ta ba zai hana ta yi zaƙi. Akwai kuma wacce za'a ce ma ta yaluwa, ita kuma ta yi kala sosai kuma akwai ta da ruwa sosai, ga zaƙi. To wannan ita ce wacce take asalin wacce ake noma ta. Ana samun mai tsami, amma mai tsamin ta ba cika yawa sosai ba. Akwai kuma wacce za ka ga bayan ta ja ce ja ne, amma wai ba wai ja haka ba, eh za'a iya kiran shi dai kaman ja kala amma ba ja jajajir take ba. To amma ta cikin ta ita ba fara ba, kuma ita ba yaluwa-yaluwa ba, ita kuma ba ruwn madara ba. Ita ma yawanci rabin ta sai ka ga nan ɓangaren rabi da zaƙi ɗaya ɓangaren rabi da tsami. Amma da duka dai abarbar ta na da zaƙi saboda ƙanshin ta ya na. Amma a ƙasan Najeriya gaskiya wacce tafi kyau. Wacce aka fi samun ta a Najeriya ita ce wannan gajeriyar, yaluwa mai zaƙi, mai ruwa sosai. Ko yaya ka yanka ta za, zaƙin ta zai wadata ka sannan ta na da ƙanshi. Ita ce wacce gaskiya aka fi samun ta a Najeriya sosai. Kuma a cikin noman gargajiya, a cikin yanayin na gargajiya, a cikin lokaci na gargajiya aka fi samun irin wannan abarba. Ƴar gajeruwa, yaluwa, mai zaƙin gaske, mai ƙanshi. Mu abarbar mu ta nan Najeriya ba cika yin tsawo ko faɗi sosai ba, sai dai wacce ilimin zamani ya zo da ita, wacce ake shukata ta fito a cikin ƴan ƙanƙanin kwanaki. Wanda fasaha ta kawo ita ce ta ke da wannan bam-bancin. Amma ta mu ta asali ta gargajiya abarba ba ta cika yin tsawo sosai ba kuma ba ta ciki girma sosai ba, ƴan madai-daita ne ƴan gajejjeru mai zaƙin gaske.

Ta ya za'a yi manoma, manoman abarba sarrafa ruwan da suke buƙata a gonakin su na abarba a lokacin duba da yanayin ru em damana da kuma lokacin da babu ruwan sama a Najeriya. Ai manoman kwa abarba su na sarrafa ruwa ne, idan ruwan yayi yawa idan ruwa damuna yayi yawa ya na nema ya ɓata musu abarbar su za su yi mafani da abubuwa da dama wanda za su hana ruwan ya shigo. Kamar idan ruwan gangarowa ya ke za'a sa ƙasa a toshe hanyar da ruwan zai gangaro saboda wanda ya ke zubowa daga sama ma ya wadatu abarba. Idan kuma lokacin rani ne ruwan sama ya saboda ai ita abarba a Najeriya an anfi noman ta a kudu maso-gabasshin Najeriya. To wannan noman nata da ake a nan ɓangaren shi kuma wuri ne mai danshi, ƙasar su ta na da riƙon danshi saboda ta na da taɓo sosai. Sannan kuma ƙasar su daminar su ta na daɗewa kafin ta ta na ɗaukan watanni shida ana damina a kudu maso-gabas Najeriya. Za'a fara daga watan huɗu za'a sa wannan ehm shi ne watan fafarilu watan Afirilu zuwa watan toba. To duk waƴannan lokacin ruwa ake yi. Amma idan lokacin da ruwan sama ya ɗauke shi ne kuma ana son abarba ta wadata manoman ta su na ta wadata a kasuwa, su na amfani da ban ruwa, injin ban ruwa, za su samu inji ko a haƙa rijiya a kusa da gonar ko kuma a samu magudanar ruwa wanda ruwa mai kyau ne ya ke wucewa wanda aka san ba zai illata am aa shuka, abarba ba. Za'a iya amfani da inji a janyo ruwan, a kaishi gonar don dun ya wadata gonar don a samu dunga fito da abarba a loka kacin da mutane suke buƙatar ta. Saboda ƙarancinta ya na sawa tayi tsada sosai Su ma kuma manoman samun ta akai-akai zai taimaka musu wajen samun kuɗin shiga da abun kashewa da kuma abun masarufi. Saboda haka dai-daita ruwa ko sarrafa ruwa ruwan da ake buƙata a gonar abarba ya na da matuƙar amfani ga manoma domin a samu abun da ake so a gona. Kuma ba'a samun abunda ake so a go aa amfanin gona musamman na abarba dole sai ka kula da abubuwan da abarbar take so da abubuwan da bata so. Sannan idan ka saka abunda abarbar bata so to abarbar ka za ta iya samun To wajibi ne mai kiwo, mai manomi, manomin abarba ya sarrafa yanda ruwa zai rinƙa shiga gonar shi ta ru eh, ta abarba musamman lokacin damuna.

Akwai ƙwari gaskiya akwai ƙwari da kuma cututtuka da suke kama abarba. A Najeriya akwai ƙwarinda idan suka hau kan abarba suka shigan maka gona se ka dage da feshi sosai kafin ka samu ku rabu da waƴannan ƙwarin. Se ana feshin magani sannan ana ana kula da ƙwarin da suke zuwa su na hawa se an kama su an gane cewa, kuma ƙwarin da suke cin amfani, suke shiga gonar abarba suke lalatata su na da yawa. Gaskiya wani ƙwari da ake ce mishi cin ziri ziri ake cewa akwai kuma wani baƙi wanda shi ganye yake ci, akwai kuma wanda cikin ƙasa yake bi yake shiga can ciki ya ɓata abarbar baki ɗaya. To akwai kuma cuwuwuka da su keyi kaman tsuntsaye suma su na zuwa su ɓatata. A ciwo shine daga ciki shima zeyi tin ta na ƙasa ciwon ze shiga ya lalata abarban, ya hanata girma ko kuma idan ta girma ma in an nomata za'a sameta ta riɓe ko kuma wani ɓangare nata ya lalace. Saboda wannan ciwo da yake damun ta. To gaskiya wannan a Najeriya ya na matuƙar damun manoman ta kuma ya na sawa abarbar taƙi cigaba. Wani gun ma idan kwarin sukai yawa kuma kwarin suka haɗu da ciwon sukai yawa akan iya rasa gona saboda ita abarba abace wanda idan dai aka buɗeta, to bata wani dadewa take lalacewa saboda abace wanda take gina jiki, wacce take inganta lafiyan ɗan adam kuma take kareshi daga ɗaukan jika da dama. To saboda haka ta na da saurin lalacewa idan aka cireta batare da an nemi yanda za'a alkinceta ba, a killaceta yadda ba zata lalace da wuri ba. To shi ya sa idan kwarin suka shiga suke mata lalata suke lalatata ko kuma su hanata ma cigaba, su ga baki ɗaya taƙi fitowa saboda idan ƙwaro ya taɓa akwai wani ƙwaro da yake taɓa ganyenta, idan ya taɓa ganyenta yaci gefe ya ci gefe gayen in ya na kore se ya koma yellow. To wannan ganye idan ya koma yellow to abarbar tun daga sama zata fara mutuwa, zata fara mutuwa ta mutu. In ta mutu har ƙasan ta ma seta ƙone, to indai ƙwaron ya na hawa aka gane ba akai maza akai mishi feshi, akai wa gurin riga kafi, akai feshi, akai kul kula da yanda abarbar take. Gaskiya in ba haka ba gaskiya ƙwari da cututtuka su na damun abarba a Najeriya sosai. Manoman abarba su na fuskantar ƙalubale wajan nomanta a Najeriya. hanyan ƙwari da kuma cututtuka da yake damunta.

ta wani hanyoyi manoma zasu bi domin su kare shukarsu daga kamuwa da duk wani abu wanda zai ɓata musu shuka manomi zai yi amfani da kula da yanayin ruwan da yake shiga gonar sa idan ruwa yayi yawa zai iya bata shuka sannan zai yi amfani da um magani na ƙwari da kuma yanayin ƙwarin kafin ya sa magani sai ya duba wani irin ƙwari ne suke shiga cikin gonar suke lalata masa gona sannnan yawan yin noma noma a ringa cire ciyayi da duk wani shuka wanda ba'a sa iri an shuka ta ba ko kuma shukar ma da aka iri aka shuka idan tayi yawa to sai anyi amfani sai manomi yabi wannan hanyar ya dan cire ya dedeta noman shi ya de de ta shukar shi yanda idan taci gaba da girma za'a samu abun da akeso sannan idan gurin da akayi shukar kasar bata jiqe sosai ba kamar ruwa yayi mata kadan to nan ma manomi sai ya nemi hanyar da zai bi ya janyo ruwa ya janyo ruwa daga inda ruwa yake ya shigo dashi cikin gonarshi domin asami gona ta sami wadatar ruwa karta bushe saboda gujewar bushe war anfani idan amfanin gonar ya bushe to komai zai lalace to hanyar janyo ruwa ko zai hana zata hana bushewar shuka sannan kuma zai iya amfani da duba kula kullum da yanayin da gonar ta ke ciki ta yaza'a yi ya kula zai zo gona kwana ɗaya kwana biyu ya duba shuka ya gani menene yake bukata idan shuka tana bukatar hasken rana dole ne ta samu hasken rana kamar matakin koda ishirin da ɗaya ne toh idan har aka samu irin waɗan nan hanyoyin shuka tana bukatar yalwan guri guri mai kyau me yalwa da kasa me kyau wacce take jiqe da akwai kasa da taken son ruwa da yawa akwai kuma kasar da bata bukatar ruwa mai yawa akwai kasa mai laushi akwai kuma kasa mai tsakuwa akwai kasa mai duhu akwai kasa mai haske to ko wani irin da abun da manomi zai shuka yasan irin kasar da zaiyi amfai da ita toh duk waɗannan abubuwan sai manomi ya duba ya kula ya tantance abuwan da zaiyi amfani dashi wajen noma in ba haka ba gudun dan gudun kar ya sami matsala da abun da ya shuka acikin gonar sa

matsalolin da manomar abarba suke samu a nijeriya shine yawan rashin yawan samun ta akai akai sannan kuma da rashin riba mai kyau sannan kuma amfani suna samun masala wajen? yanda idan kasa ta bushe in kasa ta bushe abarba bata samun ta nuna yanda yakamata toh idan lokacin kasan take ruwa in ta bushe ba'a abarban nan bata nuna ba to za'a samu matsala ta wajen lalacewar abarba sannan idan aka samu matsala kamar aka samu kasar da take riqe da abarban ta rasa um inganci ingancin ta ya ragu ko kuma ta bushe ko kuma a a kasar tamutu gaba daya shima yana janyo wa abarba ta lalace sannnan kuma rashin ruwa idan inda aka shuka abarba ruwa ya yanke ruwan babu ruwa babu ruwa kwata kwata agurin to shima yana janyo wa matsalar abarba ta lalace? sannnan idan kuma matsalar umm wannan ciwo kamar abarban ta sami matsala ƙwari su hau kanta su lalata ta ko tsuntsaye su hau kai su caccakata su fasa ta kafun ta gama bushewa ko kuma kafun aci rota daga ƙasa amma ita kafun acireta ywanci gaskiya ƙwari sunfi hawa kanta saboda umm nomanta yana dan wahala sosai to waɗan nan kwari da suke hawa kanta suma suna janyo suna bawa manoman ta matsala wajen samun abarba yanda ya kamata sannan a kasuwa yanda take tafiya a kasuwa wajen kasuwa suan samun wahala wani lokacin sai tayi yawa kuma aki siyanta wani lokacin kuma sai ta yanke tayi kaɗan sai kuma azo ana neman ta babu tayi tsada sosai toh lokacin nan da yi yawan nan da yawa to masu noma abarba suna samun matsalar rashin riba saboda tayi yawa a kasuwa sun sha wahala sun sayo taki da tsada sun sayo magunguna da tsada sun sayo duk wani abu dazu suyi anfani dan nomanta su ingantata da tsada amma idan tayi yawa wannan yawa da tayi sai ta kasa yin daraja a kasuwa wannan matsalar ma suna fuskantar ta amma lokacin da take yanke wa kuma suke da bukatar ribar to itama abarba sai suzo suga basu da ita wacce zasu amfani da ita to waɗanan sune yan matsalolin da masu kiwon abarba suke fuskanta

ana adana abar ba ne bayan an cire ta ta hanyoyi da dama kamar idan anaso ai ana adanatane ta hanyoyi da dama kaman ana cireta ana curota daga ƙasa se asama guri me sanyi wanda yake kaman daƙiƙa agoma sanyi gurin yana da daƙiƙa goma haka za a ajjiyata a gurin domin tayi sanyi wannan ajjiyeta da akeyi aguri mai sanyi yana temakawa ko an bayan an bayan a nometa ta daɗe sannan kuma ana ajjiyeta aguri me yawa me girma wanda yake da iska so sai sannan kuma ana ɗauketa daka gurin da eh da yake da rana sosai bata buƙatan rana sosai in aka sata aguri me rana zata iya lalacewa saboda it abarba abace wanda batason wahala sanan kuma ana ana gyarata ana gyarata wajan tsaftaceta sannan idan za ai tafiya da ita ana ana gyarata wa eh wajan tsafta ceta insannan kuma anaso ai tafiya da ita dole ana ajjiyeta, in anaso a ajjiyeta ne in anaso a ajjiyeta to za a iya ana amfani da takadda ko soso dik dai wani abu mai laushi wandan baze sata tafasheba ko kuma ta lalace to idan kuma tafiya za ai da ita kaman za a kaita wani guri ana samun mota me na uran san yayawa asata aciki saboda ba abin da yafi abarba saurin lala cewa ita abarba abace me kyau me gina jiki me inganta lafiya me maganin cututtukan a jikin ɗan adam da dama to amma kafin fa tayi wannan shima ɗan adam ɗin se yayi amfani da tashi hikiman da basiran bayan ya nometa yasan yanda zeyi ya ajjiyeta ta daɗe batare da ta lalace ba to kuma hanyoyin da nafaɗa sune hanyoyin da za abi a gyarata a adanata batare da ta lalaceba bata son guri me rana sannan tanson guri me sanyi sannan tana son gurin da zata dinga shan iska iska zata wada ceta sannan tana son gurri me laushi kamar kan katifa ko kuma asata a takadda sannan idan za a ɗauketa daga wani gurin akita wani kamar a mota ana son mota me na urar sanyaya guri yadda in aka ɗauketa har a sauketa a idan za a sauketa abarba bazata lalace ba sannan kuma zata samu mtsalaba sannan zata dadai bayan a nometa ana ajjiyatta batare da ta lalace ba

tayaya zaka wane hanyoyi zaka bi ka shuka abarba a Najeriya ka nemi guri me kyau ka gyara shi ka cire mi shi ciyayi ka kuma tabbata ƙasar da zaka shuka tana da kyau sannan kuma zaka nemi gurin da ka san ƙasar ba zata bushe ba sannan kuma rana zata ringa dukan gurin sannan za'a samu gurin da yake ruwan sama lokacin da ake son shuka abarba shine lokacin da ake ruwa tsakanin watan Afrilu zuwa watan October saboda ita abarba tana buƙatar ruwa sosai da kuma hasken rana sannan tana buƙatar duk wanda ze shuka ta ya nemi irin ta me kyau wato wanda ganyen ta da ake karyowa ayi dashe, duk za'a yi dashen ta yana da kyau ayi dashen ta sosai sanan ba'a sa ta a can cikin ƙasa sosai se dai a sa ta a sama-sama to idan aka sa ta a sama-sama zaka dinga bi a hankali kana zuba ma ta ruwa kana ba ta ruwa kana ba ta taki sannan kana kula da abubuwan da suke zagaye jikin ta idan kana dubawa zaka gani wani lokacin ana samun ƴan ƙananun ciyayi suna fitowa to zaka yi ƙoƙari ka cire sannan kuma idan zaka shuka ta zaka ɗan bada fili tsakanin ɗaya zuwa ɗaya kamar filin mita goma zuwa mita goma sha biyar se ka ɗan bada wannan filin saboda filin shine ze sakata idan ta fito ta samu ta buɗe sosai tunda bata son abarba bata son takura sannan kuma a arewa maso gabashin Najeriya da arewa maso yammacin Najeriya ba'a cika shuka abarba ba saboda mu bamu da ƙasa me kyau a arewa maso gabashin Najeriya da kuma maso yammacin Najeriya ama arewa bamu da ƙasa me kyau da zamu shuka abarba in dai ba lokacin damina ba kuma da zaran damina ta wuce bazara ta shigo to duk wani amfanin gona yake bushewa ciyawa take ƙonewa to saboda waɗannan dalilan ba mu cika shuka abarba a arewacin Najeriya ba arewa maso yamma da arewa maso gabas se dai a kawo mana ita daga kudu to shi ya saka yawancin manoman arewa basu da kyakkyawan ilimi sosai a kanta amma dai ana shuka ta lokacin damina sannan kuma ana shuka ta a warware ba'a so a haɗe ta saboda in ta fito zata cunkushe guri ɗaya kuma in ta cunkushe ba zata yi kyau ba kuma yawancin shukin abarba dashe ake yi mata

Ta ya za ai manoma su sarrafa ruwa a gonar abarba lokacin ruwa, lokacin damuna da kuma lokacin da ba ruwa ba damuna ba hanyar ban ruwa, to manoma gas...manoman abarba za su... suna buƙatar ruwa sosai, saboda ita abarba aba ce wacce ta ke son ruwa sosai, musamman a farkon shuka ta ta na buƙatar guri mai taɓo wanda ya ke da ruwa sosai ruwa ya na tafiya sosai, to idan guri babu ruwa mai ƙarfi to abarba ba za ta fito a wannan gurin ba, sannan ta na buƙatar ƙasa mai taɓo, wacce idan akayi shuka a cikinta ba za... ba za ta bushe da wuri ba, saboda ta na son ruwa sosai sosai, toh lokacin damuna ma su noman abarba su na samun sauƙi wajen ban ruwan abarba, saboda za su iya aje ruwan ma, in su na da gurin ajewa za su iya tara shi, su dinga amfani da shi wajen ban ruwa lokacin bazara, saboda a Nigeria akwai yanayi guda biyu da ake fama da shi, yanayin ruwan damina da kuma yanayin bazara, idan lokacin damuna yayi ban ruwa a no... a gonar abarba ba shi da wahala kamar lokacin rani, idan rani ya yi idan za su yi ban ruwa sai dai su nemi inji na ruwa za'a zuƙo ruwan ko daga rijiya, ko daga hanyar da ruwa ya ke wucewa, amma ruwan ya kasance mai tsafta, wanda ba zai taɓa lafiyar shuka abarba ba, ko kuma su yi amfani da injin ban ru.... ko kuma suyi amfani da eh injin ban ruwa amma ruwan da su ka tara da damuna, to sai su ringa zuƙo shi ta wannnan yanayin ana wadata gonar abarba da shi, saboda abarba ba ta son guri wanda ba shi da taɓo, sannan ita ba ta buƙatar ruwa ya yanke ma ta, dole ne in ka na noman abarba dole ne ko da yaushe sai ka yi amfani da ruwa sosai da sosai, ta na buƙatar ruwa ko a lokacin damuna ko kuma a lokacin da ba na damuna ba, saboda a Nigeria damuna ta na kaiwa kamar misalin wata shida, daga watan Aprilu zuwa watan October, to duk wannan lokacin ana samun wadatar ruwa, amma daga watan nowamba zuwa watan maris ruwa ya na ɗaukewa, to dole ne sai anyi amfani da dabarun ban ruwa domin a inganta noman abarba, kuma a sameta a lokacin da ma ba'a tunanin za'a sameta don ta wadata a kasuwa, suma manomanta su wadata da abinda su ke so, suyi amfani da shi na masarufi ta sanadin noman na abarba.

Ta ya za'ayi ayi shukar abarba kuma a yaɗata a Nigeria? to yanda za'ayi shine abarba aba ce wacce ta ke da kyau a jikin mutum, ta na gina jikinsa ta na mashi maganin cututtuka da dama, to wannan dalilin dai ya sa ake son ta sosai a ko ina a Nigeria, to a yanda...hanyoyin da za'a bi domin a shukata ko kuma ayi ma...ko kuma a yaɗata ai mata yaɗo a Nigeria shine: Ita ana shuka ta ne lokacin da ake da ruwa sosai, kuma duk wurin da za'a shuka abarba ya na buƙatar ruwa, wurin ya na buƙatar ruwa sosai kuma ƙasar da ta ke wurin dole ne ta zama ƙasa wacce ta ke da danshi mai riƙon ruwa ƙasa mai danƙo wacce idan aka yafa abarbar ba za ta mutu da wuri ba, sannan idan mutum zai yafa abarba dole a sati na ɗaya da sati na biyu dole ne ya kasance ya na kula da wurin da ya saka abarbar sosai wajen ba ta ruwa sosai da sosai, saboda idan ruwa ya yanke a abarba a sati na ɗaya da biyu zuwa sati na uku za ta iya samun matsala, ko ta mutu ko ƙwari su hau kanta su fara cinye ganyen da aka dasa, to amma idan aka kula da ita bayan sati na ɗaya na biyu na uku, za ka iya yi mata ban ruwa sau ɗaya a sati ko sau biyu a sati, duk abarbar ba za ta bada matsala ba, amma idan ya zama na ba a... ba a kula da ita a wannan lokacin ba, abarba za ta iya samun matsala ko ta mutu ga baki ɗaya, kuma abarba aba ce wacce ake buƙatarta sosai da sosai a Nigeria, saboda ba a ko ina ake samun ta ba a... a Nigeria, yawanci anfi noma ta a are.... a kudu a kudancin Nigeria, saboda nan arewa ƙasarmu ba za ta ɗauki abarba ba kuma mu na da yanayi wanda ƙasarmu idan damuna ta wuce kwata-kwata ba ta da ƙarkon da za ta ɗauki noman abarba ba, ba ma sai iya damuna ba ko da da... ba sai iya bayan damuna ba ko da damunar ma akwai wuraren da kwata-kwata ƙasarsu ba za ta iya ɗaukar abarba ba saboda ta na da tsakuwowi da yawa ba ta da laushin da za ta ɗauki abarba sosai ba ta tsotsar ƙasa sosai saboda yanayin tsakuwowin da ake su ke wurin, to yawanci a Nigeria a kudu anfi yin noman abarba kuma waɗannan su ne hanyoyin da ake bi domin a shuka abarba ko kuma a dasata ko kuma a ma ta yaɗo a gona.